Onduli, onduli oyo oshinamwenyo shomo kuti onduli oya shitwa yina othingo onde othingo ndjoka hayi ningi oshinamwenyo shika opo shilye omafo uule pombanda yomiti. Oshinamwenyo shino oshina omagulu omale omagulu ngano oganuninwa opo shikelele kaatondi yasho.

Otu na iimeno mbyoka hayi vulu okukunwa omvula ayihe . Ashike aanafalama mbaka ohaya sile oshimpwiyu iimeno yawo okuyi siikila, opo ya yande oonte dhetango odhindji, oshoka oonte dhetango ohadhi vulu okudhipaga iimeno. Nonando odha pumbiwa ashike odha pumbiwa pawutho.

Oweshi tseya tuu kutya aanafalama oyendji ohaya longitha omikalo dha yooloka oku kwata oohi? Aanafalama oyendji ohaya longitha oonete, oshoka oonete ohadhi vulu oku kwata oohi odhindji poshikando shimwe .

Ondjima oshinamwenyo shomokuti. Ondjima ohatu yi adha pomahala ga yooloka nohayi li iiyimati mbyoka tayi adhika komiti ndhoka dhi li pomudhingoloko mpoka oondjima dhi li.

Otu na iilongitho ya yooloka. Iilongitho mbino ohayi longithwa kaanafaalama, opo ya vule okulongekidha epya lyawo manga inaaya kuna, ano tu tye oshikunino manga inaa kuna iikunomwa ye. Otu na ngaashi omambakumbaku ngoka haga pulula, omambakumbaku ngoka haga teya nomambakumbaku ngoka haga kunu wo.

Oohi ngele dha adha ethikilo lyoku liwa ohadhi kwatwa noonete, ohadhi kwatwa wo niishongo. Oohi manga inaadhi liwa ohadhi yogwa nawa, hadhi yogwa nomeya ga yela, opo dhi vule oku landithwa dhi liwe kaantu.

Momudhingoloko kehe omuna omahala ngoka haga kwata omeya ngoka haga vulu oku longithwa kaantu yomomudhingoloko .Ohamu adhika woo omavo ngoka geholike kaantu ngele omeya ganingi omafupi

Omunafaalama kehe ta kunu iikunomwa ye oku na omalalakano ga yooloka. Ope na omunafaalama ngoka ha kunu iikunomwa nelalakano opo a paluthe aanegumbo lye . Otu na aanafaalama mboka haya kunu iikunomwa yawo nelalakano opo a landithe a mone mo sha sho mondjato.

Omunafaalama kehe oha kunu iimeno mbyoka taya vulu. Otuna aanafaalama ya yooloka mbono haya longitha omikalo dha yooloka okutekela iimeno yawo. Ohaya ningi ominino taya tula mo oshimoko sha gwana nawa opo kehe oshimeno shoka sha kunwa shi vule okukala sha mona omeya ga gwana.

Omuna falama kehe oha kala ena oonzo mpoka ha vulu okukutha omeya ano tutye omeya ngono hatula pahala mpoka eli opo a vule opo awape okukuthamo omeya ngoka a tekele iimeno ye nenge tutye a penge Oongombe iitekulwa namwenyo mbyoka ena yi vule okunwa.

Aanafalama yamwe ohaya ulike nkene haya tekula oondjuhwa dhawo. Nkene hadhi sile oshipwiyu ookahadha. Oondjuhwa ohadhi tupe omayi onkene odha pumbwa okusilwa oshimpwiyu, opo dhi vale omayi ogendji ngoka haga landithwa aantu yiimonene iiyemo.

Otu na iikwamboga ya yooloka nakehe omunafaalama okushi shi kutya opo a kune oshikwamboga shika okwa pumbwa okushikuna ethimbo lini. Opu na iikwamboga mbyoka hayi vulu okukunwa kehe ethimbo momvula ndjoka. Opu na iikwamboga hayi vulu owala okukunwa pethimbo lyokwenye, opu na iikwamboga mbyoka hayi vulu ashike okukunwa pethimbo lyomvula wo.

Mokuti ohamu kala oondjila dhoku endwa kaantu, oondjila ndhika ohadhi kala dha yela nawa nodha nuninwa kehe gumwe ngoka te ende po nenge te ya mo mehala ndika.

Otuna aantu mbyoka ya uthwa okukwatela komeho aatalelipo. Aantu mbano oyena uunongo nkene yena okuhinga oohauto ndhoka hamu londo aatalelipo. Ohaya kala ya dhewukika noyena ontseyo pomahala mpoka aatalelipo yapumbwa okuya.

Oompanda odho iinamwenyo yomokuti ndjono hayi silwa oshimpwiyu kepangelo kehe, oshoka iinamwenyo ndjoka yi na ondilo sho ohashi hili aataleli okuza kondje yoshilongo.

Oohi ngele odha ningi odhindji mehala, omunafaalama oha si oshimpwiyu opo a kale a landa iikulya ya gwana, iikulya mbyoka yi na iitungithilutu ya pumbiwa koohi, opo oohi dhi vule okukoka dho dhi vule wo okuliwa, ano ekwato ngele ta li ya.

Momeya ohatu adha mo oohi dhomaludhi ga yooloka, otu na mo oohi ndhoka oonene, tu na mo oohi ndhoka oonshona. Unene dhoka oonshona ohatu dhi ithana kutya oontangu. Otu na mo oohi ndhoka dhi li pokati hatu dhi ithana kutya omakende.

Kehe oshinamwenyo oshina olukalwa lwasho, ongaashi otu na uudhila. Uudhila ohawu tungu iihandhila yawo ya kola nawa kombanda yomiti moka uudhila hawu valele mo omayi gawo nokwii gamena woo kuutalala nokaatondi yawo.

Otuna iikulya ndjoka ya longelwa ashike okuliwa koohi. Aanafalama mbono taamunu oohi ohayayi komahala gomalandithilo opo ya vule okulandela oohi dhawo iikulya. Iikulya mbika oha yi kala yina iitungithilutu ndjoka yapumbiwa koohi dhivule okukoka, okuvala nokulandithwapo woo.

Ondjuhwa Kahadhagumbo oshitekulwanamwenyo. Oshinamwenyo shino ohashi tekulwa kaanafaalama mboka ye na omalakano ga yooloka. Otu na oondjuhwa ndhoka hadhi vala ashike omayi, ano omunafaalama okwa hala ashike okukala ta landitha omayi nenge omunafaalama ota tekula oondjuhwa ndhoka tadhi mu pe omayi, uuyuhwena nonyama woo.

Omunafalama kehe ngele okwa kunu iikunomwa ye etayi koko nawa etayi tulako, oha kala ena etumba oku ulika iimeno ye sho yina iiyimati ya koka nawa. Ano iiyimati yina ongushu. Iiyimati eshi kutya otayi vulu oku mu etela iiyemo yasha opo ikwathe nakehe shoka a pumbwa.

Otuna oondjuhwa dha yooloka. Otuna oondjuhwa oonkiintu ndhono hadhi vala omayi nokutendula uuyuhwena. Otuna oondjuhwa oondumentu ndhoka dha nuninwa oku londa oondjuhwa oonkiintu opo dhi vule oku vala dho dhi tendule woo uuyuhwena oondjuhwa dhi ningi odhindji nawa.

Ondjamba, oshinamwenyo shimwe shomokuti oshinene nohatu shi adha mehala lyiinamwenyo ano mEtosha. Oshinamwenyo shika oshi na omukati gwo kwiikelela kaatondi yasho.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iikonomwa yawo pethimbo lyomvula, uunene tuu aanafalama mboka haya kunu iilya ohaya kunu iikunomwa ngaashi mbika pethimbo lyomvula, oshoka iilya oya pumbwa omeya gagwana. Ongele iilya ya kukuta aanafaalama mboka ohaya teya nokuyi gongela po, opo yi vule okuka shuwa poshipale.

Moofalama dhoka oonene ano aanafaalama mboka yena iikunino iinene ohaya adhika niilongitho yo kulongitha moofalama dhawo . Elalakano opo iilonga yikale iipu. Otuna omambakumbaku ngoka haga pulula. Otuna omambakumbaku ngoka haga kunu nokuteya woo.

Omunafaalama kehe ngoka a longa nuudhiginini oha kala e na etumba ngele iikunomwa ye ya tula ko. Oha kala e na ehalo oku ulukila kehe omunafaalama ngoka a hala okutameka okukuna iikunomwa ye ya yooloka a kale e na omukumo ye e mu pe wo omayele nkene e na okusila iimeno ye oshimpwiyu, nkene e na okuyi kuna yo yi tule ko nawa.

Momudhingoloko kehe omuna omahala ngoka geshiwike nawa kutya ohaga kala oohi. Ano aantu ohaa iyunganeke opo yatulepo esiku yavule okuka kwata oohi. Oohi ohadhi kwatwa nuunete nakehe gumwe gomomudhingoloko oha mono kosha koohi ndhika.

Oonkwandambi odho iitekulwa namwenyo. Iitekulwa namwenyo mbika ohayi tupe omahikwa. Kakele kwashika ohayi tupe woo omagadhi ngoka haga tulwa momiyelelo ano tutye miikulya. Omagadhi ngaka ohaga gwawa woo . Oonkwandambi ohadhi tupe woo oshipa shoka hashi longithwa okuninga oonguwo noongaku.

Otuna omilongo dhayooloka. Otuna omilongo ndhoka hadhi pwine mbala notuna omilongo ndhoka hadhi vulu oku kala nomeya omvula ayihe. Momilonga moka ohatu adhamo iinamwenyo ngaashi oongandu noondjambameya . Oondjambameya oshinamwenyo shoka shimwe shomiinene yomiinamwenyo mbyoka hatu adha momeya.

Eyoka. Eyoka oshinamwenyo shimwe sha nika oshiponga, ano oshinamwenyo shino ohashi kala ashike mokuti, oshinamwenyo shino osha shitwa shina uuzigo ano ngele oshali omuntu nenge oshinamwenyo, ohashi vulu shi kale inaashi hupa oshoka oshili sha nika oshiponga.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, ohaya ka tala uuhi mboka uushona ano uuhi mboka wa tendulwa kaanafaalama ooyakwawo mboka ye na oohi oonene. Ano omunafaalama iha tameke okumuna oohi oonene nale ashike oha tameke petameko lyohi manga onshona.

Aanafalama oyendji ohaya landele iitekulwanamwenyo yawo iikulya unene tu aanafalama mboka haya munu oohi, ngele oha landele oohi iikulya ohashi eta oohi opo dhikale dhakoka nawa. Oohi tadhi vulu oku vala etadhi ningi odhindji nawa tashi eta omunafalama nguka akale ena wo iisimpo oyindji shi ikwatelela kwa shoka alonga.

Otu na aantu mboka ye na owino ya nkene ye na oku opaleka omeya. Omeya ohaga opalekwa nelalakano opo ga vule okunuwa kaantu opo ga vule okulongithwa iilonga yilwe ngaashi okuyoga omalutu getu nosho tuu.

Iimeno oya pumbwa omeya gagwana opo yi vule oku koka. Aanafaalama oyendji oyena omikalo dha yooloka nkene yena oku tekela iimeno yawo. Aanafaalama yamwe oyena ominino. Ominino ndhino ohadhi kala dhina oshimoko ano omeya gena oshimoko oshindji nawa yaningila opo oshimeno kehe shimone omeya ga opala.

Oondjuhwa odhili pomaludhi ga yooloka, otuna oondjuhwa oonkitu, otuna oondjuhwa oondumentu ano tutye omakondombolo. Omakondombolo ngano ohaga igi, ogeli le po nelalakano opo ga egele oondjuhwa oonkitu dhi vule oku vala omayi dho dhi tendule uuyuhwena.

Oondjuhwa Ano tatu popi ookahadhagumbo, aanafaalama oyendji ohaya tekula oondjuhwa nelalakano opo oondjuhwa ye yape omayi ya landithe. Oondjuhwa ohadhi tupe wo onyama ndjoka hayi liwa. Aanafaalama oyendji ohaya ipe omayele nkene yena oku tekula oondjuhwa dhawo.

Omahala ngoka haga hili aataleli po omahala gena omutalelo omwaanawa, omahala taga hokitha. Momahala ngano ohatu adha mo oondundu, ohatu adha mo omeya, iimeno ya ziza nawa, nakehe omutaleli po teya oku talela po ehala ndika ohaka la uuvite etumba oku mona iinima mbi.

Oshili sha simana ngele tokunu iikunomwa yoye wukale wa pitithapo ehala pokati kiikunomwa nelalakano ndika opo iikunomwa yoye yi mene nuupu ,yikoke yili pehala lya andjuka nawa yo yi tulekp woo iiyimati nenge iikwamboga oyindji.

Omuthigululwakalo kehe oguna iikulya yopamuthigululwakalo, ongaashi nee momuthigululwakalo gwAawambo omo tamu adhika iikulya yopamuthigululwakalo ngaashi: ongalamuthi yashiteni, oondjuhwa nomboga. Omboga oyo yimwe ya simanekwa unene tuu piituthi.

Eyoka nenge tutye oonimpwedha, omayoka oshinima shimwe shanika oshiponga nonkondo nankene olundji ohaga adhika geli kokule nomitsali moka taga vulu oku adha aantu oshoka eyoka olina uuzigo. Otashi vulika li monitha omuntu oshiponga nenge ahulithe ngele alika kulyo.

Kehe omunafaalama ohakunu oshimeno shoka ena owino musho. Opuna iimeno mbyono hayi tula ko iiyimati niikwamboga. Aanafaalama oyendji oyasimaneka iikwamboga oshoka iikwamboga ohayi mene tayi endelele, yo ohayi tula ko mbala. Eteyo otali kala lili popepi yo iiyemo tayi ya woo.

Oonkwandambi, ano tatu popi oongombe. Oongombe odho iitekulwanamwenyo. Oongombe ohadhi tu pe omahikwa. Ohadhi tu pe wo omagadhi ngoka haga gwaywa opo oshipa shomuntu shi kale sha nyashuka nawa. Ohadhi tu pe wo onyama noombanza dhokuninga wo iizalomwa.

Aanafaalama mboka taya munu oohi, ohaya landa iikulya yoohi ndhoka taya tekula. Aanafaalama mbaka ohaya ulike iikulya mbyoka haya pe oohi dhawo na iikulya mbyika ohayi ningitha oohi opo dhi kale dha koka na ohadhi valathana wo nawa.

Oohi odho oshinamwenyo shoka hashi kala momeya, otuna iilongitho ya yooloka mbyoka hayi longitha opo tu kwate oohi otuna iishongo noonete. Aanafaalama oyendji oya simaneka oku yuula oohi noonete oshoka odho dhimwe hadhi endelele nohadhi kwata oohi odhindji wo pethimbo limwe.

Okanona kehe okena uuthemba opo kakale kamona elongo lyo petameko ano okanona okapumbwa kakale kaya kenongelo omo wo hatu kamona aaleli yetu yokomongula aanashilonga yontumba omolwashoka okanona okamona elongo lyako lyili nawa lyo petameko.

Oongombe ndhoka hadhi tu pe ashike omahikwa, odha pumbwa iikulya ya gwana. Kakele komwiidhi, oongombe ndhika ohadhi landelwa iitungithilutu yimwe kaanafaalama mboka taya sile oshimpwiyu oongombe ndhika nelalakano, opo oongombe dhi kale dhi na omahini ge na oonkondo, ge na iitungithilutu mbyoka ya pumbiwa kaantu woo.

Otuna iinamwenyo ya yooloka. Yuna iinamwenyo yomomagumbo niinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo yomokuti otunamo ngaashi oongalangombe ndhoka hadhi adhika moshikunino shiinamwenyo mono muna omeya gayela nawa ngoka haga nuwa kiinamwenyo nomwiidhi ngoka hagu liwa kiinamwenyo

Aanafalama mboka ta tu adha yena omapya omanene, ohaya longitha iilongitho nelalakano opo iilonga yi kale iipu. Momapya muka otatu adha mo omambakumbaku ga yooloka, ano embakumbaku lyokuteya, lyokupulula nolyokukuna wo.

Ehala kehe niimeno mbyoka hayi opalele mo. Otuna omahala ngaashi ombuga. Mombuga ihamu adhika omvula nonkene iimeno mbyono hayi kala mo, iimeno mbyoka ya opalela. Iimeno mbika itoyi adha yina omafo omazizi ashike oyina omidhi omile, ndhoka hadhi vulu oku nana omeya muule.

Oondjuhwa, ano tatu popi kahadhagumbo yemwene. Ondjuhwa oyo oshitekulwanamwenyo. Ohayi tu pe omayi. Omayi ohaga landithwa, opo omuntu a mone mo sha shomondjato, ano omuntu a mone mo iisimpo. Ondjuhwa ohayi tu pe onyama, ndjoka yi na uundjolowele noya pumbiwa komuntu kehe.

Ongandu oyo oshinamwenyo hashi kala momeya. Ongandu oshinamwenyo shoka shina oshipa oshikukutu na oshi li sha nika oshiponga kaantu oshoka ohashi vulu okukutha aantu omwenyo. Sho ohashi kala aluhe momeya momilonga ndhoka ihaadhi pwine.

Oshinamwenyo kehe ohashi eta po uunimwena washo, na kehe oshinamwenyo osha pewa uunongo nkene shi na okukeelela uunimwena washo nashoyene wo kaatondi. Otu na ookahenge, ookahenge oye na omunkati ngoka omule haya longitha opo gu ikelele kaatondi yago.

Elongekidho lyevi osho oshinima shotango kehe omuntu a hala okutameka okukuna iimeno a tule miilonga. Oha kala a tala kutya evi ndino oli na tuu uuhoho wa gwana nenge evi ndino otali vulu tuu okumena iimeno yi vule okutula ko?

Aantu mboka yi ilonga uushitwe, onkalo yevi, ohaya konakona momakuti. Evi ngele olina uupyakadhi ano tutye lina oshiponga, ohali monika kaantu mboka yi ilongele onkalo yevi, ano tutye yi ilongela uundjolowele wopamudhingoloko.

Ongolo oyo oshinamwenyo sho mokuti .Ano oshinamwenyo shika ohashi adhika ashike mokuti .Oshinamwenyo shino oshina omalwaala geli gaali shina olutokele noluludhe. Ohashi nana aatalelipo tashi eta woo iiyemo moshilongo. Ohashi tu pe ombaza yasho nelalakano opo tuninge iizalomwa mbyoka hatu zala.

Ombuga Ombuga ehala ndyoka tatu adhamo uumeno uushona. Mehala muka ihatu adhamo omitsali dhasha oshoka ehala limwe ihali mono omeya ga gwana, lyo olina omamanya ogendji noonkondo.

Elongekidho lyevi olya simana, omunafalama kehe omanga ina kuna iikunomwa ye oha longekidha evi ano oyendji oye na omambakumbaku ngono haga pulula evi nelalakano opo evi li vule okukala epu omunafalama a vule okukuna iikunomwa ye.

Pomahala gokuvululukilwa ohatu adha po uutala, iipundi, iitaafula nondama yokuyoga wo. Pomahala mpaka opu na omizile, opo omuntu kehe ta vululukwa a kale e li momuzile gwa talala nawa. Ye ota vulu wo okuyoga mondama ndjoka ya nuninwa kehe gumwe pehala mpaka.

Otuna omahala ngono haga vulu kukwata omeya uule wethimbo. Omeya ngano ohaga nuwa kiimuna nokulongithwa kaantu yo momudhingoloko. Aantu yo momidhingoloko ohaya kala yena ontseyo ya nkene yena oku kaleka omeya gawo gayela. Ngele taya kakwata oohi ohaya tulamo onete ndjoka yayela tayi ningi omeya ga kale gayela.

Omeya ohaga vulu okuya uuzigo wontumba nohashi vulu okweeta omeya ngano gakale inaga yela, ano gakale ihaga vulu oku longithwa nande osha. Aanafalama oyena omikalo dhayooloka nkene yena oku kaleka omeya gawo gayela. Ohaya opaleke omeya nelalakano opo yavule oku galongitha.

Kehe omuna faalama ngoka alonga nuudhiginini, omunafaalama ngoka alongo nookondo, oha kala ena etumba oku ulika shoka alonga. Unene tuu aanafaalama mboka yena enyanyu oku ulika oohi dhawo nkene dha koka, nomahala gawo nkene ga yela.

Oshikunino shiinamwenyo oshina iinamwenyo yayooloka. Omuna oonduli, ookahenge ano oondjamba. Iinamwenyo yomokuti ohayi li omafo nomwiidhi. Moshikunino shiinamwenyo kamu na ashike iinamwenyo ohamu adhika woo omwiidhi, iikulya yiinamwenyo nomeya woo.

Etiti, etiti oshilongitho shoka hatu shi adha pelugo. Etiti ohali tulwa omweelelo ngoka aanegumbo taya kamakela esiku ndyoka. Metiti ohamu vulu okutulwa omweelelo kehe, ongaashi onyama yondjuhwa, onyama yongombe, omboga nosho tuu.

Omunafaalama kehw ta munu oohi, okuna ontseyo kutya oohi ndhoka ta tekula odha pumbwa iikulya yi thike peni nodha pumbwa iikulya yili ngiini, ano omunafaalama nguka oha landele oohi dhe iikulya nelalakano opo dhi vale nawa, na dhikoke dhi vule oku landithwa opo omuntu a mone iiyemo.

Otuna omathimbo gomumvo ga yooloka. Otuna ethimbo mpoka haku kala kuna iikogo iishona kegulu nethimbo ndika ohatu li ithana kutya Okwenye, mpono haku kala kuna omutenya gwamemw akukwe, na ohagu fike noonkondo.

Omunafaalama ngele ina sila ehala ndyoka ha tekulile oohi dhe oshimpwiyu otashi vulika omeya ngono gakale mo gakaka oshoka oohi odha ninga mo odhindji. Ohashi eta wo oohi dhi kale dha sa oshoka ehala inali opalekwa, ehala olya ya oombakiteli.

Oongombe ihadhi li ashike omwiidhi ashike aanafalama ohaya pe oongombe dhawo iitungithilutu opo omasipa gakale gakola dho dhikale woo dhina omashini gagwana.

Oombaka iitekulwanamwenyo ohadhi kala momeya nokombanda yevi wo ano omunafalama opo a kale e na oombaka okwa pumbwa a kale e na ehala ndyoka li na omeya moka oombaka tadhi vulu okukala dhili tadhi yogo.

Ondjamba Ondjamba oyo oshinamwenyo shomokuti. Oshinamwenyo shino shimwe shomiinamwenyo mbyoka iinene muuyuni auhe. Oshinamwenyo shino ohashi hili aatalelipo. Edhina limwe ohatu ti Kahenge.

Aantu yonale amo nditye aakulu yonale okwa ki haya longitha kehe shoka haya vulu, opo ya kale ya thaneka komakuma kutya pehala mpano opwa li hapu adhika yeli ngino, pehala mpaka opwa li puna iinamwenyo. Iinamwenyo mbino oyo kwali ha tu dhipaga opo tu vule tu wape tukale twa lya sha mesiku ndoka.

Oongombe ohadhi li omwiidhi ashike ohashi vulika omwiidhi gu kale kaagu na iitungithi lutu yoongombe. Oongombe odha pumbwa iitungithi lutu yimwe yayooloka, aanafaalama ohaya vulu okulanda oomongwa opo omasipa goongombe dhawo gakale gakola.

Oondjuhwa nenge ano ookahadhagumbo yooyene odho iitekulwanamwenyo. Ohadhi tupe omay, onyama, nomalwenya wo ngoka haga tulwa komagala gomakanda.

Otuna iiyetithi oyindji mbyono hayi vulu oku dhipaga oohi. Ano tulye ngele omeya inaga yela nenge momeya mwaya uuzigo wontumba ohashi vulika oohi dhoka dhili momeya dhise, ka kele koohi niimeno mbyoka yili momeya ohayi si wo.

Efuta olyo limwe tatu adha mo oonzo dhopaushitwe odhindji. Oonzo dhopaushitwe ongaashi oohi , iimeno mbyoka tatu adha kohi yefuta noondhila woo. Efuta ohali hili aatalelipo oyendji.

Iingulu oyo iitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafalama ya yooloka. Iingulu oyili ya simana oshoka ohayi tu pe onyama. Oshingulu ohashi vulu okulandithwa, sho ohashi eta iiyemo oyindji komunafalama kehe teshi tekula.

Moofaalama omuna iilongitho yayooloka kehe oshilongitho oshina iilonga yasho yayooloka koshikwawo. Otuna mo ngaashi omambakumbaku, omambakumbaku ohaga pulula. Otuna mo wo omambakumbaku ngoka haga heya po omwiidhi gu kale gwayelakana nawa nehala lyi monike wo nawa.

Aatalelipo ngele taya talele po moshilongo shontumba, epangelo ndyoka ohali kala liilongekidha kehe ethimbo omahala ngoka aatalelipo taya vulu okulala. Omahala ngoka oga nuninwa ashike aataleli nenge kehe gumwe ngoka eli molweendo keena olukalwa mpoka ta vulu oku lala omasiku gontumba.

Momithitu otu na omahala mpoka hapu endele omeya. Omeya ngano ohaga kala taga endelele noonkondo nankene ohaga vulu okufaalela lela omwenyo gomuntu ano momeya muka ina mu uthwa oku endwa komuntu ngoka eya okutalelapo.

Oosino odho iinamwenyo mbyono yomokuti, iinamwenyo mbino oyi li ya pumba miilongo oyindji noonkondo. Oyi na omayinga omale, ohayi ga longitha nelalakano opo yi ikelele kaatondi yawo.

Omunafaalana kehe ha tekula oohi ano tutye ha muna oohi, oha landa iikulya ye yoohi, iikulya mbyoka yapumbiwa oku liwa koohi. Iikulya mbika ohayi kala yina iitungithilutu kehe ohi yapumbwa.

Shitunda nohedhi shilongo kehe nomuthigululwakalo gwasho. Otu na omihoko dha yooloka moshilongo. Tu na mo omuhoko gwAawambo, tu na mo omuhoko gwAaherero nomihoko wo odhindji. Omihoko ndhino odhi na kutya ohadhi zala shike. Omihoko kehe odhi na kutya iikunwa yawo ohaye yi tula peni; ngaashi Aawambo iikunwa yawo ohaye yi tula momaluyo.

Aanafaalama oyendji ohaya munu oondjuhwa ndhoka hadhi vala ashike omayi. Aanafaalama mbaka ohaya munu oondjuhwa ndhika oshoka oya hala oku kala taya landitha omayi nelalakano opo omunafaalama nguka a mone mo sha shomondjato. Omayi ohaga kala ogendji nawa nohamuzi iisimpo ya gwana.

Omunafalama kehe taningi oshikunino .Oha kongo onzoo yomeya mpoka tafulu okukonga omeya avule okutekela iimeno yee. Iimeno oyapumbwa omeya gagwana opo yikoke nawa yo yivule okuninga iikulya yawo yoyene.

Otu na aantu mboka nenge tutye aayilongi mboka yeli koosikola dho pombanda, haya ilongo onkalo yevi. Ano ohaya yi komahala ngoka ye na omavi ga yooloka. Haya ka tala kutya omolwashike poima mpano pena ashike omavi gena omamanya. Ohaya ka tala kutya pehala mpaka ohapu vulu tuu oku endwa kaantu yalwe?

Omunafaalama gopetameko oha kambadhala okumona aanafaalama mboka ye na ontseyo, ano tu tye mboka ye na owino mokukala ye na oshikunino shontumba. Omunafaalama nguka oha enditha po ano ha lombwele omunafaalama ngoka opo te ya nkene e na okukwata nawa iimeno ye, nkene e na okusila iimeno ye oshimpwiyu nankene e na oku ikeelela wo komikithi.

Omeya manga inaga nuwa oga pumbwa ekonaakono lya kwata miiti, ano nelalakano ndika aantu ohaya kwathele opo aantu mboka tayaka longitha omeya ngaka kaya kwatwe komikithi dha yooloka dhoka tadhi vulu okuza momeya nge omeya kagena uuyogoki.

Ongandu oyo oshinamwenyo shimwe shanika oshiponga. Oshinamwenyo shika hashi andhika momeya ohashili ashike onyama ano tutye hashili iinamwenyo iikwawo, oshinamwenyo shino oshili sha nika oshiponga kaantu na nkene ohashi kala ashike momilonga dhoka ihaa ndhi pwine ndhoka ndhili woo kokule nomalukalwa.

Omunafaalama kehe oku na omalalakano ga yooloka okumuna oondjuhwa. Opu na oondjuhwa ndhoka hadhi vala omayi, opu na wo oondjuhwa ndhoka hadhi tu pe onyama nohadhi tendula uuyuhwena wo, elalakano omuntu a landithe omayi a mone mo iiyemo yoku ikwatha.

Ombuga ehala ndoka ihali mono omvula. Ehala ndika otali adhika iimeno ashike iimeno mbino oyina omaukwatya taga opalele. Iimeno thimbolimwe oyina omidhi omile, iimeno kayi na omafo ashike otayi koko.

Pomahala kehe opu na ondjila ndjoka hayi endwa kiiyenditho. Ano komamanya nenge koondundu, oku na ondjila ndjoka hayi longithwa ku kehe gumwe, ngoka eya okutalela po omahala ngoka. Ondjila ohayi kala ya yela nawa, na oya nuninwa kehe gumwe ngoka e na mo osheenditho she a hala okutalelapo.

Aanafalama mboka haya kunu iikwamboga oye na ethimbo wo lyokuteya ano ngele iikwamboga ya adha okuteya aanafalama mbaka ohaya teyako iilikolomwa yawo ano iikunomwa yawo opo ya vule okulanditha ya mone mosha shomondjato

Ehala kehe nuushitwe walyo, otu na omahala ngoka ge na omamanya moka, hatu adha po uumeno uushona mboka wu na uukwatya tawu vulu okumena pehala ndika. Uumeno mbuka owu na omidhi omile wo ohawu kala uushona shi ikwatelela komeya ngoka tawu mono.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi ohaya kongo ehala ndyoka tali opalele, mpoka ye wete kutya ehala ndika ewanawa nokutekula oohi. Ohaya kongo ehala ndyoka nokutulapo omeya, omeya ohaga kala gasilwa oshimpwiyu nelalakano opo oohi kaadhi se, kaadhi adhike komaudhigu ngono haga etele oohi dhikale kale inaadhi vala nenge dhise.

Eteyo ngele olya adha, aanafalama ohaya teya ko iiyimati yawo nenge iikwamboga mbyoka ya kuna. Iiyimati mbika ohayi pakelwa nawa, okukala ya yogwa nawa opo yi vule okuya pomalandithilo, aantu ya vule okulanda.

Kehe oshimeno oshi na kutya ohashi kunwa ethimbo peni, ano tu tye aanafaalama oye na owino kutya oshimeno shino ohashi kunwa ethimbo lini. Opu na iimeno mbyoka hayi kunwa pethimbo lyOkwenye, opu na iimeno mbyoka hayi kunwa pethimbo lyomvula wo. Otu na iimeno mbyoka hayi kunwa omvula ayihe, ashike ohayi kala yi li mehala lya siikilwa ya keelelwa oonte dhetango kaadhi ninge odhindji kiimeno.

Oshimuna kehe osha pumbwa okulya iikulya yina iitungithilutu yagwana. Omunafalaama ngele okwa mono kutyaomwiidhi nguka kaguna iitungithilutu yagwana nena ohaka kalanda iikulya iitungithilutu yilwe yoongombe, opo dhi kale dhina omalutu gapaluka nawa dho dhikale dhina omahini geli nawa.

Pamuthigululwakalo gwAawambo otuna omahala ngoka hatu pungula iilya yetu ano ehala alihe ohali ithanwa kutya iigandhi. Mehala moka ohamu adhika iikwatelwa mbyoka hayi ithanwa kutya iigandhi, oyo nee hatu longitha okutula iilya yetu.

Otu na omahala gopaali ga yoolokathana. Otu na omahala gokuushayi, otu na omahala ngoka hatu ithana kutya oondoolopa. Oondoolopa odhi na omawuwanawa ogendji, ashike aantu oyendji inaya tseya kutya komahala gokuushayi oko wo hatu adha oofaalama, hatu adha ko omilonga ndhoka dhi na oohi, hatu adha ko iitekulwanamwenyo mbyoka hayi tu pe onyama.

Otu na aanafalama oyendji mboka haya tekula ookahadhagumbo ano tu tye oondjuhwa ohadhi tupe omayi ohadhi tupe onyama wo ano aanafalama mbaka ohaya kala ye na omalalakano ga yooloka ohaya kala wo ya sila oshimpwiyu nawa oondjuhwa ndhika opo dhi vule dhi kale dha gamenwa.

Aanafalama mbono haya munu oohi oha yeya okutalelwapo kiikondo yayoloka uunene tuu koshikondo shoka hatu iithana kutya oshikondo shuunamapya nuunimuna. Aanafalama mbaka ohayu like iikulya mbyoka ha pe oohi dhawo dhivule okukoka na otadhi vulu okuvala meendelelo.

Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo, iitekulwa namwenyo mbika ohayi tekulwa kaanafaalama ya yooloka oshoka opuna oondjuhwa dhimwe hadhi tupe asjike omayi, opuna oondjuhwa dhimwe hadhi tupe omayi, hadhi tupe uuyuhwena na ohadhi vulu wo okulandithwa dhi kale hadhi tupe onyama.

Oshili sha simana ngele omunafaalama ta kunu iikunomwa ye, a kale a pititha po ehala pokati kiimeno, oshoka oshimeno nasho ohashi fudha wo, na osha pumbwa ehala lya gwana nawa, shivule okukala sha koka nawa, sho shi tule ko wo iiyimati, sha andjuka nawa.

Oonime, ano tatu popi mwene gokuti yemwene. Onime oshinamwenyo shoka shomokuti na oshi li sha nika oshiponga kaantu. Oonime ohadhi hili wo aatalelipo.

Ondi oyo oshinamwenyo shomokuti, shono ha tu shi adha moshikunino shiinamwenyo. Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shina othingo onde, othingo ndjika oya nuninwa opo shi vule okulya omafo pombanda yomiti. Oshina wo omagulu omale ngoka ha yi ga longitha opo shi ikeelele kaatondi yasho.

Otuna iinima ya yooloka momidhiingoloko dhetu, momidhingoloko dhetu omuna ngaashi omiti, aantu niinamwenyo. Kehe oshinima shili momudhingoloko osha simana omiti odha simana kaantu nokiinamwenyo. Aantu ohaya vulu okugondja momiti omanga uudhila ohawu ningi iihadhila yawo komiti, nenge twaadha uudhila wuli komiti tawu tala shoka tashi inyenge.

Aanafalama oyendji ohaya longitha iilongitho mbyoka haye shi ningile oshipu opo ya vule okulonga nuupu momapya gawo ano tutye miikunino yawo. Ohaya longitha uulongitjo mboka uushona wokupulula epya ano evi li kale epu ndyo uuhoho owu vundakanithwe mumwe nawa nevi.

Methimbo lyongashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu, opo ya tekele iimeno yawo. Aanafaalama ohaya kala ye na ominino. Ominino ndhono ohadhi kala dhi na oshimoko shi ikwatelela kutya iimeno mbika oya pumbwa omeya ge thike peni, opo yi vule okukoka yo yi tule ko wo iiyimati nenge tu tye iikwamboga yi li nawa yo oyi na uundjolowele.

Oshinamwenyo kehe momudhingoloko oshi na olukalwa lwasho unene tuu uudhila ohawu kala komiti ,komiti huka oko hawu tungile iihandhila yakola nawa. Mo miihandhila moka omo hawu valele omayi opo wu wape okutendula uunimwena wawo

Otuna iimeno ya yooloka nonkene aanafalama oyendji oyena ontseyo miinima ngaashi mbi opuna iimeno mbyoka hayi pumbwa omeya omashona yi koke nawa ashike otuna iimeno mbyoka ya pumbwa omeya ogendji opo yi vule okukoka yo yi tuleko.

Ongandu oshinamwenyo shoka hashi kala momeya oha tu shi adha momilonga ndhoka omile. Omilonga ndhino ihadhi pwiinine oshoka oshinamwenyo shino oshili sha nika oshiponga kaantu nankene omilonga ndhika ohadhi kala dhili kokule nomitsali moka mu na aantu.

Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo, ano hayi tekulwa kaanafaalama ya yooloka. Otuna aanafaalama ya ya tekula oondjuhwa nomalalakano ga yooloka. Oondjuhwa dhimwe oha dhi kalapo ashike oku vala omayi ha ga landithwa. Otuna oondjuhwa ndhoka ha dhi vala omayi, ha tendula uuyuhwena mboka ha wu landithwapo uushona noondjuhwa oonene.

Omunafalama omanga inaa kuna iikunwamo yee okwa pumbwa okukala ena omashina gayooloka gokuninga evi lyikale epu. Evi olya pumbwa lyikale epu opo oshimeno keshe shoka tashi ka kunwa komunafaalama ngono otashi mene nuupu tashi endelele notashi tulako nethimbo lya opala.

Omunafaalama nguno ota ulike nkene ha tekula oombaka dhe. Oombaka odha pumbwa iikulya, opo dhi kale dha paluka nawa. Oombaka ohadhi pewa omuti guni ngele dha kwatwa komikithi dha yooloka, ano kehe omunafaalama oha tekula shoka ha vulu, shoka e na owino musho.

Oondjuhwa, ano tatu popi kahadhagumbo yemwene. Ondjuhwa oyo oshitekulwanamwenyo shoka hashi tekulwa kaanafaalama ya yooloka. Otu na omaludhi gopaali goondjuhwa. Otu na oondjuhwa oonkiintu ndhoka hadhi vala omayi nokutendula uuyuhwena. Otu na oondjuhwa oondumentu ndhoka hadhi ithanwa kutya omakondombolo ngoka haga igele oondjuhwa.

Otuna iiyetithi ya yoolokathana mbyono hayi vulu okudhipaga oohi nenge tu tye iinamwenyo kehe mbyoka tayi adhika momeya . Omeya ngele oga kaka nenge tu tye omeya gena uuzigo ohashi eta opo oohi ndhoka dhi li momeya dhi se.

Ohashi kala eshongo enene ngele omunafalama a mono uupyakadhi nenge a tsakaneke uupyakadhi mokukuna iikunomwa ye ohashi vulika omukithi tagu vulu okwaadha iimeno etayi si, ohashi vulika uuhoho kaawumo mevi nenge iimeno inayi mona omeya ga gwana.

Omunafalama kehe nontseyo ye nkene ena oku kwata nawa oohi, nkene ena oku sila oohi dhe oshipwiyu. Aanafalama oyena wo ontsewo nkene yena okukwata oohi momatale gayooloka opo yekedhilongithe ya vule okudhi muna, dhi vule oku vala oohi oonkwawo ndhininge odhindji yoye dhilandithe ya mone mo iiyemo yawo.

Pefuta oha pu adhika ehekevi. Ehekevi olya ningilwa po oshoka ehekevi ndika iha li kwata omeya uule wethimbo ano omeya ohaga zi mo nuupu mevi muka. Mefuta oha mu adhika oohi, oombwa dhomomeya niimeno wo.

Eyoka olyo oshinamwenyo shoka hashi kala moluhwa . Osho oshinamwenyo shimwe shanika oshiponga noonkondo ano nditye oshina uuzigo ngele shali omuntu nenge oshinamwenyo, ohashi hupu nuudhigu.

Ongolo oyo oshinamwenyo shomokuti shono ta tu shi adha moshikunino shiinamwenyo hashi ithanwa kutya Etosha. MEtosha ohatu adha mo wo omithima dhomeya ndhoka hadhi kala dhi na omeya ga yela dho ohadhi vulu okukala nomeya uule womvula ayihe.

Efuta Efuta mungadu gwaShigwedha. Efuta oli na omeya omalulu, moka mefuta hatu adha mo oohi dha yooloka noombwa dhomomeya woo. Efuta ohali hili aatalelipo. Efuta olyo oshinima shopaunshitwe shoka ihaashi pwine nandenande.

Aanafalama oyendji ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo, ano okulongengidha evi omanga inaali kunwa. Shino osho oshinima sho tango omunafalama ena okutula miilonga omanga ina tameka okukuna. Ta kala ehsi kutya evi ndika olina uuhuho wa gwana opo a vule okukuna iimeno tayi koko nawa, yo oyi na uundjolowele wo.

Aanafalama oyendji ohaya kunu iilya pethimbo lyomvula, nelalakano iilya ohayi mene nawa pethimbo lyomvula. Ohayi koko tayi endelele tashi eta aanafalama mbaka ya kale yena eteyo ewanawa, ano yena iilya yawo mbono haya vulu okwiipalutha nokulanditha wo.

Oondjuhwa. Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo, oondjuhwa opo dhi kale dhili mehala lya tonatelwa nawa, ehala olya pumbwa li kale lya opalekwa opo oondjuhwa kaadhi kwatwe komikithi dha yooloka, dho dhi vule dhi kale dhina onyama yi li nawa, ta dhi vala omayi ogendji woo.

Otu na iikwamawawa oyindji mbyoka hayi vulu okutekulwa kaanafalama. Otu na iikwamawawa ngaashi oondjuhwa noombaka. Oombaka odho iitekulwanamwenyo namwenyo mbyoka hayi vala omayi, na ohayi tu pe wo onyama.

Oshilongo kehe omuna omihoko dhayooloka. Nomihoko dhika odhina iikutu mbyoka haya zala, iikulya mbyoka haya li nosho tuu. Dhimwe dhomihoko ongaashi aakwankala. Aakwankala oyo aantu mboka haya zala iipa na ohaa li uunene iinamwenyo hayi muukongo ya kadhipage iinamwnyo ya vule oku lya.

Egwo lyomeya. Ngaka ogo omeya gopaushitwe. Omeya ogeli pehala tapu monika nawa, pwaziza puna omutalelo omwaanawa.

Ombuga ehala ndoka lina oondundu, ano tutye ehala ndika olina omamanya ogendji. Ehala ndino kali na evi ewanawa lyokukuna iimeno, ano evi ihali kwata iimeno, Kakele kiimeno mbyoka ya shitilwa mo yi na omaukwatya ga yooloka yi vule okukala mombuga muka.

Omunafaalama kehe ta tekula oohi oha kambadhala opo akonge ehala lili nawa moka ta vulu okutekulila oohi dhe. Ehala ndino ohali kala lina omeya geli nawa, omeya go opala koludhi lwoohi ndoka omunafaalama akonga. Ohape wo oohi dhe iikulya opo dhi vule okukoka.

Otu na iilongitho ya yooloka mbyoka hatu longitha opo tulongekidhe evi li kale lili nawa. Omunafalama kehe oha longitha oshilongitho shoka ta vulu okulongitha epya lye. Otu na iilongitho ngaashi omapya, uulongitho mboka uushona waningilwa okuninga oofola wu vule okukuna iikunomwa yoye nawa.

Omunafaalama kehe ta munu oohi ngele sheya poku kwata oohi ndhoka dha gwana okuliwa, aantu momundhingoloko oha yeya oku tala nkene omusamane nguka nenge tutye omunafaalama nguka ta tekula oohi dhe, nkene oohi tadhi monika nawa, nkene oohi dha paluka nawa, dha silwa oshimpwiyu.

Osha simana komunafaalama kehe a kale a longekidha epya lye, ano tu tye oshikunino she, omanga inaa tameka okukuna. otu na iimeno ya yooloka mbyoka hayi mene momavi ga yooloka. Iimeno mbino opo yi kale ya tula ko iiyimati yi li nawa, omunafaalama okwa pumbwa a kale e na owino kombinga yoshimeno shontumba.

Oongolo, Oongolo odho iinamwenyo yomokuti na ohayi adhika moshikunino shiinamwenyo mehala hali ithanwa Etosha. Moshikunino shiinamwenyo muka omuna wo omeya, omeya ga yela nawa ngoka haga nuwa kehe koshinamwenyo shoka tashi adhika mehala moka.

Oshimeno opo shi koke nawa osha pumbwa omeya. Oshimeno osha pumbwa woo uuhoho, opo shi koke nuupu. Aanafaalama oyendji oye na omikalo dha yooloka dha nkene ye na okutekela iimeno yawo, nkene evi li na okukala li na uuhoho wa gwana, opo iimeno yi mene nawa, yi koke nawa yo yi tule ko wo iiyimati yi na uundjolowele niikwamboga yi li nawa.

Etiti oshinima shopelugo ohashi longithwa okulila. Ano ngele aantu taya taaguluka oshama ano tutya taya kwata omunkuzi ohaya tula iikulya yawo metiti. Ohamu tulwa iikulya ngaashi onyama yondjuhwa, yongombe, omboga, oshigali nosho tuu.

Evi olya pumbwa li kale epu. Evi olya pumbwa okupululwa, opo uuhoho wu kale wa vundakanithwa nawa nevi. Uuhoho nevi ohawu vundakanithwa nawa koshilongitho shoka hashi ithanwa embakumbaku. Embakumbaku ohali pulula okukala lya vundakanitha nawa evi nuuhoho, opo omunafaalama a kune iikunomwa ye.

Kehe omunafaalama okuna iikunomwa ye, opena ethimbo ndyoka hayi pi, yo tayi vulu okutewa. Aanafaalama mbaka ngele iimeno yawo oya pi, ohaya teya ko iikunomwa yawo mbika, na iikunomwa ohayi kala ya yooloka nawa, ano ya yela opo yi vule oku landithwa kaalandi.

Iimeno manga inaayi tsikwa ohayi kunwa muutungwa uushona. Uutungwa mbuno ohawu kala wuna evi lyina uuhoho na ohawu telelwa kehe esiku. Uumeno mbuka ohawu kala wasilwa oshimpwiyu nelalakano sho tawu katsikwa ohawu koko nuupu wo tawu endelele wo.

Kehe oshinima omuntu taningi ohashi vulu shikale shina omashongo ano tutye aanafaalama mboka haya kunu iikunomwa yawo ohaya adha omashongo ga yooloka momathimbo ngaka. ohashi vulika iimeno yawo yise omolwa omukithi gontumba nenge uumbambala mboka hawu vulu okulya iimeno okuza mevi yo iimeno tayisi.

Kehe omunafaalama okuna owino, kutya iimeno mbyoka ta kunu oha yi kala yi li mevi lyi li ngiini. Oya pumbwa omeya ge thike peni na ngele ta tekele iimeno ye, mominino oha mu ende omeya ge thike peni. Ogena oshimoko shi thike peni opo iimeno, kehe oshimeno shi vule oku kala shina omeya ga gwana sho shi koke yo.

Otuna omahala gamwe taga adhika ashike iimeno. Iimeno mbino ohayi kala ya ziza nawa, uunene tuu pethimbo lyomvula. Iimeno mbino ohayi ningitha ehala ndika li kale tali monika nawa. Ehala tali kala lina omutalelo omuwanawa.

Aanafalama oyendji konooli ohaya kunu iilya pethimbo lyomvula. Aanafaalama mbaka ohaya teya iilya yawo noombele nohaye yi pakele moontungwa nenge tutye miikwatelwa mbyoka haya longitha, opo ya fale kolupale ya vule okuyungula nokupungula.

Oshikunino shinamwenyo oshina iinamwenyo yayooloka oshina iinamwenyo ngaashi oonduli, uumenye, oongolo noompo wo.

Omunafalama kehe nontseyo yaye, omunafalama kehe nowino ndjoka ena, otuna aanafalama mboka ya kala mo oomvula odhindji mokumuna iimuna noku kuna iimeno. Aanafalama oyendji ohayi pe edhiladhilo lyankene yena oku kuna iimeno yawo ohaya kala yena ominino dhoka dhina oshimoko sha gwana opo iimeno yawo yi mone omeya ga gwana.

Elalakano enene opo aanafaalama ya longithe iilongitho ya pulule omapya gawo, ano uulongitho uushona nenge omambakumbaku ya longekidhe omapya gawo, oya hala omapya gawo ga kale ge na oondjila niitya yimwe ohatu ti oofoola, opo omeya ga kuunguluke mo, ga kale ge li moondjila, opo iimeno yi kale yi na omeya ga gwana.

Otuna omahala ga yooloka, ano kehe ehala, olina uushitwe wa yooloka. Opuna omahala gamwe gena ashike omeya. Opuna omahala gamwe gena oondundu, ano omahala gamwe gena omamanya ogendji, mo ohamu adhika uumeno uushona. Opuna wo omahala gamwe mono hamu adhika omagumbo, iinamwenyo nomiti.

Kehe omunafaalama ngoka ta tekula oshinamwenyo, okwa pumbwa oku sila oshinamwenyo shika oshimpwiyu. Ano iitekulwanamwenyo ayihe oya pumbwa oku landelwa iikulya mbyoka hayi li nelalakano opo yi vule oku koka na yi vule oku valathana woo.

Opena omashongo ogendji ngono haga vulu oku adha aanafalama. Aanafalama mbano oyena omahala mpoka haya vulu oku pungula omeya gawo, ya ningila ngele opweya omashongo gontumba omeya kaage po oyena mpoka ya sikila omeya giimeno yawo ano tutye omeya giinamwenyo yawo.

Muuyuni wongashingeyi ano tutye muuyuni wa putuka Aanafaalama yamwe ohaya longitha iilongitho omo yakune iikunomwa yawo. Oshili hashi endelele noonkondo nohashi ningi iimeno yi kokelele nuupu ya vule okuteya yo ya landitha

Moshikunino shiinamwenyo omuna iinamwenyo ya yooloka. Otatu adhamo ookahenge, kahenge oshinamwenyo shimwe shoka oshinene, oshina omunkati, nomunkati nguka ohagu longitha opo shivule okunwa omeya, nokwiikelela wo kaatondi yayo nge tashi yadha.

Otuna omahala ogendji gopawushitwe ngono haga vulu okukala omeya ethimbo ele. Omahala ongaashi omithima, oondama nomilonga yoo, omahala ngano aakalimo ohaavulu, ohaa pewa epitikilo opo ya kakwate oohi dhawo , oohi yavule okulya ohaya kwata oohi dhika ano noonete.

Oongombe ano tu tye oonkwandambi. Oonkwandambi odho iitekulwanamwenyo nohadhi tu pe onyama, omahikwa noombanza woo ndhoka hadhi ningi iizalomwa.

Oweshitseya tuu kusha pomahala gomayinyanyudho ohapukala yoo pena ondama ndjoka yokuyoga. Yina omeya gayela hayilongithwa kukeshe gumwe. Kusha owukale wuna oshipa hashikwata oongaga otozimo wayela nawa. Ehala lyasilwa oshimpwiyu, ehala talimonika nawa.

Omunafaalama kehe okuna owino yankene e na okusila iimeno ye oshimpwiyu. Aanafaalama oyendji oye na onsteyo yankene ye na oku tekela iimeno yawo. Mongashingeyi aanafaalama ohaya longitha ominino ndhono hadhi tekele omeya sha ikwatelela kutya iimeno oya pumbwa omeya ge thike peni opo yi vule oku koka.

Okanona kehe okena uuthemba woku kala ka mona elongo lyopetameko. Ano epangelo kehe ohali kambadhala opo uunona moshilongo wukale wamona elongo lyina ongushu yili nawa. Opo okanona hano ka kale kena woo eyithano lyako lyokomongula.

Ompanda oshinamwenyo shomokuti shoka hashi kala mokuti noshili sha pumba oshoka ihashi monika naana miilongo oyindji. Ohashi nana aatalelipo uuna omainga gawo ngoka geli gaali ga landithwa.

Omuntu kehe alonga nuudhiginini omuntu alonga noonkondo omuntu ena owino moku tekula oshinamwenyo she ongaashi aanafaalama mboka yena owino moku tekula oohi ano tutye mokumuna oohi ohaakala yena etumba moku ulika eteyo lyawo shotaakwata oohi dhawo dhakoka ano oohi dha adha okuliwa noku landithwa.

Otuna omahala ga yoloka, otuna pomahala mpoka tatu adhapo ashike oondundu. Noondundu dhika odha longwapo momamanya, pomahala mpaka ihatu adhapo nana omiti odhindji nomatsali oshoka ehala olyu udha ashike omamanya lyo inali elekana opo puvulwe oku tungwa omagumbo.

Otuna iikwamawawa oyindji mbyoka omunafaalama kehe ta vulu okumuna. Otuna iikwamawawa ngaashi oondjuhwa niimote. Iimote ohayi munwa kaanafaalama nelalakano opo omunafaalama a vule okumona mo sha shomondjato, ano amone mo iisimpo ye.

Oshili sha simana, opo iinima yoye mbyoka to ka landitha onga omunafalama, wu kale weyi kosha nawa, yikale yina uuyogoki, opo kehe gumwe teke yi longitha nenge teke yi tula po avule okulya, ta li iinima yili nawa.

Aanafaalama mboka ya longa nuudhiginini ohaya adha woo eteyo lyawo .ohaya Pakele iiyimati nenge iikwamboga yawo miinima hayi ithanwa kutya omapakete . Momapakete muno iiyimati mbika ohayi pakelwa nayo opo yi kalandithwe okutya omeni lyoshilongo nenge kondje yoshilongo amone mosha shomondjato noku futa woo aaniilonga pamwe naye.

Ongandu oshinamwenyo shoka hashi kala momeya nonando ohashizimo, ongandu ohayi kala yili momeya ano momilonga dhoka dhili kokule nomagumbo. Ongandu oshinamwenyo shimwe shanika oshiponga tashi vulu okudhipaga omuntu, ano ohadhi kala momilonga dhoka ihadhi pwiine dhono ihakuyi aantu olundji.

Omunafaalama kehe, oku na ethimbo ndyoka ha pe iitekulwanamwenyo ye iikulya. Natu popye aanafaalama mboka ha ya tekula oohi. Oohi odhi na ethimbo mpoka ha dhi pewa iikulya, dho odhina ethimbo mpoka momahala ngoka ha dhi tekulilwa ha ga opalekwa, ano tadhi landithwa mo opo oohi dhi landithwe momu landululwe oohi oompe.

Otuna iikulya ya yooloka, uunene tuu iikulya mbyoka yopamuthigululwakalo oyo yimwe yomiikulya mbyoka ya simanekwa komuhoka kehe tagu adhika moshilongo. Iikulya mbika otuna ngaashi ongalamwithi yaShiteni, omboga nonyama wo.

Otuna omahala gamwe, ano tuna poombinga dhimwe pena omahala ngoka ihaaga pwine. Omahala ngano ohaga ithanwa kutya omilonga, ano momilonga omo hatu adha omilonga dhomwaandhoka ihaadhi pwine nando, dhina omeya gagwana haga longithwa kiimeno nohaga nuwa kiimuna wo.

Aanafaalama oyendji ohaya tokola okumuna oondjuhwa ndhoka, ano ookahadhagumbo mboka haya vala ashike omayi nelalakano lyokulanditha omayi, oshoka omayi oge na iitungithilutu mbyoka omuntu kehe a pumbwa.

Otuna omahala ogendji ngoka haga kwata omeya ethimbo ele. Omahala ngano ongaashi oondama, omilonga nomithima. Omahala ngano ohatu adha mo iimeno mbyoka hayi liwa, haku tiwa omavo.

Aanafaalama oyendji ngele taya kunu iikunomwa yawo , ohaya kunu yapitithapo omahala kehe pokati koshimeno noshimeno oshikwawo, nelalakano ndika opo iimeno yi koke nuupu ano tutye yi koke nawa, yi vule okutulako iiyimati iinene wo.

Omunafalama kehe takunu oshimeno okushi kutya oshimeno shino osha pumbwa omeya gethike peni. Ano mominino ohamu kala mwa tulwa oshimoko shiikwatelela kutya iimeno mbi ya kunwa oya pumbwa omeya gethike peni.

Otuna iiyenditho mbyoka hayi ende momeya . Iiyenditho mbino ongaashi oosikepa . Oosikepa ndhika odha nuninwa opo dhi ete iitumwa kiilongo ya yooloka ano haaluhe aantu haya longitha oondhila nenge oobesa ohaya longitha noosikepa woo

Onkoshi oyo oshinamwenyo shomokuti, oshinamwenyo shika ohashi li ashike onyama. Osho shimwe sho miinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga. Nedhina limwe ohatu yi ithana kutya oyo onime.

Kehe omunafaalama ha tekula oohi okuna ethimbo ndyoka oohi dhe dha gwana oku kwatwa, ano ngele oohi dha ningi oonene ohadhi vulu oku landithwa. Omunafaalama kehe oha kala ena etumba, ano uuvite nawa sho oohi dhe dha koka, ye ta landitha nelalakano opo a mone iiyemo noku futa aaniilonga ye wo.

Otuna oondjuhwa pama ludhi ga yooloka. Otuna oondjuhwa ndhoka hadhi vala ashike omayi, noku tendula woo uuyuhwena. Kehe omunafaalama oha kambadhala oku konga oludhi loo ndjuhwa ndhoka ahala okumuna. Ngele okwa hala omayi oha kongo oondjuhwa ndhoka dhina omayi adhike. Ngele okwahala omayi nuuyuhwena ohakongo woo ondjuhwa ndjoka hayi vala omayi yoo tayi tendula yoo.

Iitekulwanamwenyo Iitekulwanamwenyo otu na ngaashi oondjuhwa, oonewewe, oonzi, oongombe nenge oonkwandambi. Omunafaalama kehe oha kambadhala okukala e na oongombe, oshoka oongombe ohadhi tu pe omahikwa, omagadhi, onyama noombanza ndhoka hatu longitha iikutu tu zale.

Oongolo odho iinamwenyo mbyoka hatu yi adha moshikunino shiinamwenyo. Oongolo dhika ohadhi nana aatalelipo. Kakele kiinamwenyo moshikunino shiinamwenyo otatu adhamo wo omeya, omeya go paushitwe, omeya ga yela nawa . Go ogena wo sohimongwa shoka iinamwenyo mbika yapumbwa.

Oshini ehala lyoka haputsilwa iilya. Poshini otatu adha po iilongitho ya yooloka ngaashi omuhi ngoka hagu longithwa okutsa iilya, opuna wo oshini hoka hatu tula iilya opo tu vule okutsa. Otapu adhika wo olwaati ndoka halukombo iilya ngele ya tuka ko koshini.

Iimeno ohayi kunwa ya ipitithila po omahala, nelalakano ndika opo oshimeno kehe shikoke nuupu sho shivule shikale shina omafo omanene, omafo geli pehala lyahandjuka nawa na kehe oshimeno ohashi vulu okutulako iiyimati yili pehala lyili nawa.

Otuna oondjuhwa dhopaali dha yooloka, omunafalama kehe tamunu oondjuhwa ena elalakano lyoondjuhwa dhivale uuyuhwena oha kala noondjuhwa dhomaludhi gaali oonkintu noondumentu. Elalakano lyoondjuhwa ondumentu okuyegela ondjuhwa onkintu yivule okuvala omayi nokutendula uuyuhwena.

Omunafaalama kehe okuna owino moshinima shoka tatekula unene tuu aanafaalama mboka haya tekula oohi oyeshi kutya oohi odhapumbwa iikulya yili ngiini opo dhikale dha koka dhivule okuvala dhivule woo okukala dhina uundjolowele tadhi liwa kaantu ayehe. Tadhi eta woo aalandi opo omunafaalama nguka akale ena iiyemo ye atsikile natango noku tekula oohi dhe.

Oshili sha simana ngele omuntu akunu iimeno ye a kale heyi tala esiku nesiku. Elalakano ndika, opo avule oku tala ngele opuna iimeno mbyoka tayi endelwa komikithi, nenge muna uupuka mboka hawu vulu oku yonagula po iimeno.

Elongekidho lyevi oshili simana noonkondo. Ano ngele evi olya longekidhwa nawa, evi lya pululwa, evi li na uuhoho ohashi eta omunafaalama kehe ngoka ta ka kuna iikunomwa ye yi mene nuupu, yi mene tayi endelele yo otayi tula ko wo iiyimati yi na uundjolowele, iiyimati tayi vulu okulandithwa yi ete iiyemo ya gwana.

Otuna iiyenditho mbyoka ya nuninwa oku enda momeya ashike. Iiyenditho yimwe ohayi vulu omu enda momeya, ashike opena omeya gamwe omale itaaga vulu omu endiwa kiiyenditho yilwe. Hamu ende ashike iiyenditho mbyono ya longwa oku enda momeya, ongaashi nee oosikepa.

Kefuta otatu adha ko uudhila owundji, uudhila mbuka oha wuli oohi kohi yomeya. Nankene owa shitwa wuna omagulu omale, opo wu vule oku enda woo momeya omale, oothingo oonde opo dhi vule oku kutha ko ohi kohi yomeya.

Ongolo oyo oshinamwenyo shomokuti. Oshinamwenyo shino ohashi nana aatalelipo. Kakele kwaashono oshinamwenyo shino ohashi tupe wo onyama. Onyama ndjono ohayi vulu okulandithwa nelalakano yeete iiyemo moshilongo. Oshinamwenyo shino oshina wo oshipa shasho ano tutye ombanza. Ombanza ndjino ohayi longithwa okweeta po oongaku noonguwo yo.

Kehe omunafalama a tokola okutekula oonkwandambi, ano oshitekulwanamwenyo shono ohashi li omwiidhi. Omunafalama kehe oha kongo ehala ndoka lina omwiidhi omuwanawa. Ano ehala ndoka lina uulithilo tawu vulu okupalutha oongombe dhoka ena.

Iimeno mbyoka ya kunwa pehala lya andjuka nawa, iimeno ya thigathanapo nawa omahala geli nawa, ohayi tulako wo iiyimati oyindji nawa. Oshoka oshimeno kehe otashi adhikwa pehala lya andjuka nawa, ehala lyi li nawa opo oshimeno wo shi vule okufudha.

Aanafalama ngele eteyo lyeya, ohaya teyako iikunomwa yawo. Iikunomwa mbika ohayi kuthwako nelalakano opo yi kohwe yi kale ya yela nawa. Yi vulwe oku ka landithwa pomahala goongeshefa mpoka aakalimo haya landa.

Oshitekulwanamwenyo kehe tomunu oshina ethimbo ndjoka lya uthwa kutya osha adha okuliwa nenge okulanditha nelalakano opo omunafalama ngoka amone mo sha shomondjato.

Omuntu kehe ena omutsali gwe ohamu kala muna ondunda ndjoka a simaneka, ano ondunda ndjoka ha lala. Mondunda moka ohatu adha mo ombete, kombete hono ohatu adha ko omalapi gokwiisikila iiyande okusa uutalala. Ohamu adhika wo oosikopa dhoku pungula oonguwo.

Otu na omahala ngoka gi ikalekelwa. Omahala ge li kokule naantu, omahala ge na omamanya. Pomahala mpono ohatu adha po ondama ndjoka yi na omeya ga yela nawa. Ehala ndino olya nuninwa lyokuthuwa po. Ehala li na ondama yokuyoga, ehala li na omamanya omawanawa, ehala tali monika nawa ,tali hokitha wo.

Efuta ngadu gwaShigwedha oyo ehala ndyoka lina iinamwenyo ya yooloka. Ohatù adhamo omeya omalulu moka muna oohi dhomaludhi. Otuna oohi oonene, dhopokati, ooshona. Efuta ohali hili wo aatalelipo.

Otuna iilongitho ya yooloka oku kwata oohi ongaashi oonete. Aanafaalama oyendji ohaya longitha oonete dhoku kwata oohi, oshoka onete ohayi kwata oohi odhindji oshita nenge tutye pashikando. Ohadhi vulu oku kwata oohi odhindji.

Oondjuhwa, ano tatu popi kahadhagumbo yemwene. Oondjuhwa odho iitekulwanamwenyo mbyono hayi tu pe omayi. Ohayi tu pe wo onyama ndjono hayi vulu okulandithwa, opo omunafaalama kehe ta tekula oondjuhwa a vule okumona mo iisimpo ya gwana nawa.

Otu na oondjuhwa dha yooloka. Otu na omaludhi goondjuhwa ngono haga vala ashike omayi. Otu na oondjuhwa hadhi vala omayi, dho ohadhi tendula wo uuyuhwena, hadhi tu pe onyama nohadhi vulu wo okulandithwa nelalakano opo omuntu imonene mo sha shomondjato.

Omuthigululwakalo kehe oguna iikulya yago yopamuthigululwakalo ,ongaashi Aawambo oyena iikulya yawo yopamuthigulwakalo mbyoka haa li otuna ongalamwithiyashiteni tuna omboga ,oondjuhwa nonyama woo.

Oondjuhwa, oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo ohadhi tekulwa kaanafalama mboka yahala omayi nenge yahala onyama. Aanafalama ohaya vulu okulanditha oondjuhwa nenge omayi opo yavule okwiikwatha niisimpo.

Ookahenge. Kahenge oshinamwenyo shoka oshinene muuyuni. Oshinamwenyo shika otatu shi adha moshikunino shiinamwenyo. Kakele kwaashika moshikunino shiinamwenyo otatu adha mo omeya, omwiidhi nosho wo iimeno ya yooloka.

Momundhingoloko kehe otu na omahala ngoka haga kwata omeya uule wethimbo. Omahala ngano ohaga ithanwa omilonga nenge tu tye omithima. Omeya ngano ohaga kala mo nelalakano opo aakalimo ya vule oku ga longitha osho wo iimuna yi vule okunwa omeya ngaka.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka adhika moshikunino shono ha kutiwa omètosha. Ano mehala ndyoka halibithanwa Etosha, onduli oshinanwenyo shimwe shina othingo onde oshowo omagulu omale. Ohashi eta aatalelipo, metosha ohamu adhika omeya ga yela nawa ngono haga nuwa kiinamwenyo.

Otu na omahala ogendji ngoka haga vulu okukala omeya ethimbo ele. Omahala ngano ongaashi: omilonga nenge omithima. Momithima ohamu adhika iimeno mbyoka hayi ithanwa kutya omavo. Omavo ohaga liwa uuna ga kola nawa.

Otuna iiyetithi oyindji mbyoka hayi vulu oku eta oohi dhi se. Ongele omeya moka tamu adhika oohi dhoka ogena uuzigo. Oohi ohadhi vulu oku sa oshoka omeya inaga yela, go itaga vulu oku longithwa kiimeno mbika yi kalemo.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti, oshinamwenyo shika oshi na othingo onde, nothingo ndjino oya nuninwa opo oshinamwenyo shika shivule okulya ngoka omazizi pombanda yomiti. Oshi na wo omagulu omale ngono haga vulu okwiikelela nago kaatondi yasho.

Oshikunino shiinamwenyo, oshikunino shiinamwenyo oshina iinamwenyo yayolokathana niinamwenyo ndjika ohayi nana aatalelipo. Aatalelipo ohayeyamo niiyenditho ndjoka yuthwa okuyamo moshikunino shiinamwenyo moshikuku shii otunamo ookahenge oshinamwenyo shoka oshinene kiinamwenyo ayihe muuyuni.

Ehala kehe nuushitwe washo opuna omahala gena ashike omeya, opuna omahala gamwe gena ashike oondundu, opuna omahala gamwe gena ashike omiti omile niinamwenyo, opuna omahala gamwe gena omagumbo moka twaadha mo omitsali, aantu niinamwenyo wo. Ano kehe ehala nuushitwe walyo. Kehe ehala naasho ka shina .

Omunafaalama kehe ta tekula oohi oha kala a dhidhilika kehe mokandama moka ta tekulile oohi dhe nelalakano ndika ohashi ningwa opo omunafaalama ngoka kaa tule mumwe oohi dha yooloka, ano kehe oludhi lwohi ohalu kala lu li mokandama ka ko.

Moshikunino kehe ohatu adha mo okapomba. Okapomba hano ohaka kala ke na ominino dha yooloka ndhoka hadhi tulwa moshikunino. Ominino ndhika ohadhi kala dhi na oshimoko sha gwana nawa, opo kehe oshimeno shi li moshikunino shi vule okumona omeya sho shi tule ko iiyimati.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi ohaa kala ye na oshinakugwanithwa okulandela oohi dhawo iikulya, elalakano opo oohi dhi koke, oohi dhi vule okuvala, dho dhi vule okulandithwa wo omunafaalama nguka a vule okumona mo iiyemo.

Oweshi tseya tuu kutya opuna aantu mboka ya dheulilwa okukala niinamwenyo yomokuti? Ano tatu popi oondohotola dhiinamwenyo, ashike ndhino odhina nkene dhili hadhi kala niinamwenyo yomokuti. Omuntu ena kutya iinamwenyo mbino oheyi kwata ngiini? Oheyi panga ngiini opo yi kale yi na uundjolowele?

Efuta ngandu ngwashingwedha, mefuta omuna iinamwenyo oyindji , omaludhi nginamwenyo ongashi, oohii noombwa dhomomeya, oombwa dhomomeya odho Iinamwenyo yimwe ya simana oshoka ohayi vulu okupa aantu omagadhi ngoka aantu hayangwaya nomagadhi ngaka oha gapanga wo.

Ondjuhwa oyo oshitekulwanamwenyo shono hashi omayi nonyama wo. Ondjuhwa oha yi vulu oku tu pa iiyemo, uuna ta yi tekulwa komunafaalama

Ongandu, oshinamwenyo shoka ha shi kala momeya. Oshinamwenyo shika oshili shanika oshiponga unene tuu kaantu. Oha shi adhikwa momilonga, momilonga dhoka ihaadhi pwine, ano hadhi vulu oku kala nomeya uule womvula.

Kehe oshilongitho muunafaalama oshina iilonga yasho. Otuna iilongitho mbyoka hatu longitha opo tukune. Otuna iilongitho mbyoka hayi longithwa opo tu pulule omapya getu ano tulongekidhe omavi getu opo tuvule okukuna.

Otu na omahala ngoka ge na omamanya, iimeno niinamwenyo. Otu na wo omahala ngono tapu adhika ashike oositola, ano tutye ondoolopa yontumba. Otu na omahala ngono tatu vulu oku adha po omagumbo, iinamwenyo naantu wo. Ano kehe ehala naashika shili mo, nakehe shimwe tashi adhika momudhiingoloko moka.

Ope na aantu mboka ye na ontseyo okukuna iimeno. Aantu mbaka ohaya kunu iimeno muunima uushona, opo aanafalama ooyakwawo ya ka kune wo. Ano ta thikile ashike taya tsike. Ohaya gandja omalombwelo nkene e na okukuna iimeno ngaashi mbi.

Efuta, efutangandu gwaShigwedha. Mefuta ohatu adhamo oohi, ohatu adhamo wo oombwa dhomomeya, ano tatu popi iinamwenyo mbyoka hatu adhika mefuta. Oombwa dhomomeya odha simana oshoka ohadhi hili aatalelipo, ohadhi tupe wo omagadhi ndoka haga eludha omauvu gayooloka.

Aantu pomudhingoloko, ohayeya okutala nkene aanafaalama mbaka haya munu oohi, taya tekula oohi dhawo, onkene aakalimo yamwe ohayeya okukonga otseyo, okudhitala nomeho na yakale wo yena owino nkene oohi hadhi silwa oshimwiyu.

Mongaashingeyi, aanafaalama ohaya longitha iilongitho yokuteya iikunonwa yawo. Iilongitho mbika ohayi ningi iilonga iipu. Yo ohayi endelele, tayi teya iiyimati oyindji poshikando.

Otuna omahala ga yooloka. Opuna omahala ngoka hatu adha mo ashike omiti, po pena ngoka hatu adhamo uumwidhi uushona omamanya ano tutye oondundu. Pomahala mpano ihapu adhika omatsali oshoka oondundu ohadhi ningi aantu, opo kaya vule oku kalapo nohapu adhika ombepo oyindji.

Elongekidho lyevi osho oshinima shoka omunafalaama kehe ena oku kala atula miilonga. Oshoka evi olya pumbwa oku kala epu, opo iikunomwa mbyoka yi mene nuupu na evi olya pumbwa oku kala lyavundakanithwa mumwe nuuhoho mboka tawu adhika mevi ndyoka.

Aanafalama oyena omikalo dhayooloka dha nkene haya tekula oohi dhawo. Oyena ethimbo ndyoka haya pe oohi dhawo iikulya na ohi kehe ohayi pewa iikulya shiikolela kutya oyi thike peni.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti shoka hatu shi adha moshikunino shiinamwenyo nehala ndika ohali ithanwa kutya Etosha. MEtosha ohatu adha mo iimeno ya yooloka. Ohatu adha mo wo omeya ngoka haga nuwa kiinamwenyo ngaashi mbi: oonduli.

Aanafalama mboka ye na owino mokukuna iimeno ohaya longo aanafalama mboka yopetameko nkene ye na okukuna iimeno, nkene ye na okusila iimeno mbika oshimpwiyu. Iimeno ohayi kunwa mevi li na omeya ga gwana, uuhoho nelalakano opo yi koke nawa yo yaa kwatwe komikithi ndhoka hadhi vulu oku adha iimeno.

Otuna omahala goku vululukila ga yooloka. Otuna omahala ngoka geli pomayimweneneno ano omahala ngono haga adhika komahala ngoka omeya . Omahala ngano ogena omu talelo omuwanawa. Omahala gena omeya taga talaleke woo ngele kuna uupyu.

Aanafaalama oyendji mboka haya munu oohi ohaya kala ya nyanyukwa unene tuu aanafaalama mboka haya munu oohi dhoshiwambo. Oohi ndhika ohadhi koko tadhi endelele, oohi ndhino ohadhi vala uuhi uushona .

Otuna iimeno mbyoka hatu adha mombuga ano iimeno mbyoka hayi vulu okumena nokukoka momahala gomamanya ,iimeno mbika oyina omidhi omileka nelalakano opo yi nane omeya mevi.

Kehe oshimeno oshina pethimbo ndyoka hashi kunwa. Iimeno oyindji ohayi kunwa pethimbo lyomvula. Ohatu keelele iimeno opo kaayi se komutenya, ano ngele omvula tayi loko, iimeno ohayi kala ya hapa nawa, yaziza nawa, yo ohayi tulako wo iiyimati yina uundjolowele.

Oonkwandambi. Ano tutye, oongombe. Oongombe odho iitekulwa namwenyo. Ohayi tekulwa kaanafaalama ya yooloka, yo aanafaalama mboka kehe omunafaalama okuna omalalakano ga yooloka. Opuna omunafaalama ngoka ha munu oongombe dho ku mupa omahini. Otuna wo aanafaalama mboka haya tekula oongombe, nelalakano opo ya moneko onyama, omahini yo.

Ongalangombe oyo oshinamwenyo shomokuti. Oshinamwenyo shika oshi na onyama ombwanawa. Onyama ndjika ohayi tumwa kondje yiilongo ano tayi landithwa opo oshilongo shoka shi mone iiyemo. Mokuti omuna omathangafuma , omathangafuma oga nuninwa iinamwenyo yomokuti yi vule okunwa yo yi kale nomwenyo.

Iimeno oyo yimwe yasimana. Iimeno oyo yimwe hayi e ta iikwamboga ano yimwe ohayi e ta iiyimati. Opuna aanafaalama yamwe mboka yina otseyo yakineena oku kwata nawa iimeno yawo. Iimeno mbino ohayi kwatwa nawa, oku tekelwa omeya, oku kala yina uuhoho wagwana opo yi vule oku koka yo yituleko iiyimati Nenge tutye iikwamboga yina uundjolowele woo.

Aasamane ye li yali yena iilongitho yo ku kwata oohi ngashi oonete. Onete oyo oshilongithomwa shoka hashi kwata oohi nawa unene tu oohi dhoka oonene. Oonete ohadhi longithwa kaanafalama opo ya vule oku sila oshipwiyu oohi dhawo no ya kale ye shishi kutya odhina uundjolowele.

Otuna omambakumbaku ga yooloka. Omambakumbaku haga longo oopate, omambakumbaku haga tumbu iinima mbyoka yina oshiviha ano tatu popi oohauto, ano tatu popi oosamende iinima kehe mbyoka ihaayi vulu okutumbwa komuntu noonyala dhe.

Oohi, ano tatu popi omakende. Omakende ohaga munwa kaanafaalama, ohaga kala ga silwa oshimpwiyu, haga tulwa haga pewa iikulya yagwana nawa go gavule okuvala ga tane. Omakende pomahala mpoka haga kala ohaga kala ga silwa oshimpwiyu ga yela noga kohwa kehe ethimbo nelalakano, opo yikelele omikithi ndhoka tadhi vulu okuyi piyaganeka

Omunafaalama nguka otuulike nkene iimeno ye heyi sile oshimpwiyu. Otuulike nkene iimeno ye heyi sile oshimpwiyu komutenya omunene ano koonte dhetango odhindji unene. Evi nkene heli sile oshipwiyu lina uuhoho wa gwana opo iimeno yituleko.

Otuna iikunino ya yooloka, otuna iikunino iinene, otuna iikunino iishona. Iikunino mbyoka iinene ohatu kala tuna iimeno ya yooloka nakehe oshimeno oshina nkene hashi tekelwa omeya. Ano kala to tekele iimeno yoye nawa, iimeno yina esilo shimpwiyu, iimeno hayi tekelwa kehe esiku to longitha oopayipi ndhoka dhina omeya ga yelakwa ano omeya ga uthwa.

Owuna edhiladhilo okulongitha ehala lyoye oshiima sha yooloka ndele ehala lyoye olina omwiidhi? Owatseya tuu kutya opena uulongitho wumwe uushona mbono hawu vulu okuninga iilonga yikale iipu ? Omwiidhi nguno opo gu zepo , omwiidhi nguno opo wugulandithepo wumonemo iiyemo yoye. Ano kala nena wakonga uulongitho woye . Uulongitho wokuheya nawo omwiidhi wukale wuli pehala lyayela lyo olya gamenwa.

Otuna omahala ngoka ga nuninwa oku kala aataleli po, aataleli po ohaya kala yena omahala ga longekidhwa kehe kepangelo lyontumba, ano kehe oshilongo oshina aaniilonga mboka yena oshinakugwanithwa opo ya kaleke omahala ngaka ga yela, opo aataleli po mbaka ya kale uu uvite etumba ya kale yuuvite kutya oyeli moshilongo shina ekwatathano eewanawa, sha gamenwa Noya gamenwa wo.

Ongolo Ongolo oyo oshinamwenyo shomokuti. Oshinamwenyo shika oshi na omalwaala ge li gaali, oluluudhe nolutokele. Oshinamwenyo hashi monika nawa. Oshinamwenyo hashi eta aatalelipo woo moshilongo shetu.

Ondoolopa yokomukulofuta, ondoolopa ndjino yina omatungo omawanawa yina omavi taga hokitha, yina wo ongele ka moka aantu haya yi yaka gongale opo yuuve dhoOmuwa. Omagumbo ga tungikika , efuta tali nana aataleli po.

Otuna oondjuhwa ndhoka hadhi vala omayi ihe ihaga tenduka, otuna oondjuhwa ndhoka hadhi vala omayi noku tendula dhikale dhina uundjuhwena mboka hawu koko wuninge oondjuhwa oonene. Ano oondjuhwa ndhoka dhoku vala omayi, omayi ohaga landithwa ashike nelalakano opo omuntu amone iiyemo.

Efuta ngandu gwashigwedha li na omeya omalulu, li na oohi dha yoloka. Efuta olina wo iimeno hayi adhika kohi yefuta ndyono hayi vulu oku liwa koohi dhoka dha yoloka dhili mefuta. Efuta ohali hili aatalelipo wo.

Ombuga olyo ehala ndyoka kaa li na omagumbo. Oha mu adhika uumeno uuhupi nosho woo oondundu oonene. Ehala ndino oha li hili aatalelipo na ohaa kala ya kumwa okumona ehala lyoludhi nduka oshoka ohali hokitha na olyi na omutalelo omuwaanawa.

Ehala lyokuvululukila . Ehala lina omutalelo omuwanawa lina omeya nomwiidhi gwaziza. Ehala lya yela .Ehala lya silwa oshimpwiyu. Ehala ndino ohali vulu okulongithwa komuntu kehe eli molweendo olu hupi nenge olule ahala oku vululukwapo nenge omuntu alanda iikulya ye tavulu okulya. Ehala ewanawa.

Uunafalama wiimeno osho shimwe sha simana komuntu kehe. oku kala wuna iimeno yoye, ohashi eta wukale wuna iiyimati ya yoogoka nawa, iiyimati yina oonkondo, iiyimati yina undjolowele, noho vulu wo oku landitha opo wu monemo iisimpo yoye yokwiikwatha.

Ou li ngaa wa tseya kutya opu na iinima yimwe mbyoka hayi vulu okudhipaga oohi? Uuna omeya ga nyata, uuna omeya kaage na uundjolowele nankene tu na aanafaalama mboka haya tekula oohi dhawo, ohaya kambadhala okutekula oohi dhawo ngaashi mbino hayi vulu okudhipaga oohi. Eso lyoohi ohali etwa kiinima oyindji. Omeya inaaga yela nenge momeya mwa ya uuzigo wontumba.

Iimeno ya ziza nawa, ya silwa oshimpwiyu oya pumbwa omunafalama ngoka itulamo mokwiitekela nokuyi sila oshimpwiyu opo yi kala yi na uundjolowele yi vule okuliwa kaakwashigwana nokondje yoshilongo wo.

Evi Evi olya pumbwa okukala lya longekidhwa nawa, opo iimeno yi vule okumena mo. Evi lya tekelwa nawa, evi lya pululwa nawa, evi li na uuhoho wa gwana. Uuhoho mbono hawu vulu okumeneka kehe oshimeno tashi adhika mevi ndyoka.

Oohi oyo iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya. Oohi ohadhi liwa kaantu, nohadhi landithwa wo. Oohi otu na omaludhi ga yooloka. Otu na oohi ndhoka hadhi kala momeya omalulu, ano oohi hadhi kala mefuta. Otu na wo oohi ndhoka hadhi kala momeya ngoka ga yela, omeya ngoka haga nuwa wo nokiimuna yetu.

Omeya ano tatu popi omathanga fuma. Omeya ogo gamwe ga simana. Omeya ogo omwenyo. Momeya ohamu adhika iinamwenyo ongaashi nee oohi, ongaashi wo uumeno wokohi yomeya mbono oohi hawu li, opo dhi vule oku koka, dhi vule wo oku valathana momeya mo.

Otuna uunafalama wa yooloka aanafalama yamwe ohaya longitha oonyala dhawo opo yaninge omavi gawo nawa ya vule oku kuna. Aanafalama yamwe ohaya longitha iilongitho ngaashi omambakumbaku oku kuna, okupulula nokuteya wo.

Ombuga ano tatupopi ehala ndjoka lya andjuka . Ehala ndjoka kalina nando uumeno washa nongele owa adhamo nande okameno ohamu kala ashike muna uumeno tawu yalulwa, uumeno uushona. Uumeno mboka washitilwa ashike okukala mehala moka ,ehala ewanawa ehala tali hokitha. Ehala hali hili woo aatalelipo

Otuna aagundja ya yooloka mboka haya ilongele wo omaithano ga yooloka. Otuna aailongi mboka taya ilongele uundjolowele wopamudhingoloko. Ano haya tala kutya omeya ngele oga nigila ohaga ningwa ngiini opo ya kale ga yela. Ano haya tala kutya omudhingoloko nguno otwa pumbwa tugu kaleke po ngiini opo gu kale gwa yela nawa.

Oohi. Oohi ohadhi tekulwa kaanafaalama yokutekula oohi. Oohi otadhi monika nawa. Oohi dhapaluka . Oohi dha silwa oshimpwiyu dha pewa iikulya nawa .Aanafaalama taya opaleka, taya opaleke ehala opo likale lyayela .

Oshilongo kehe oshina omithigululwakalo dha yooloka, ano tutye kehe omuntu eli moshilongo okuna kutya omithigululwakalo gwe oshike. Ohatu kala tuna omagumbo ga yooloka. Opuna yamwe yena omagumbo ga dhikwa miiti, omagumbo ga dhikwa moodhopi noonguwo dhono hatu zala ohadhi kala dha yooloka wo.

Omahala gomamanya. Otu na omahala gayooka ngoka ge na omamanya gayooloka woo. Omahala gamwe oge na omamanya omashona, gamwe omanene nomakwawo oge na omamanya geli pokati. Omahala ngaka oha ga eta aatalelilipo molwaashoka oha ga kala taga hokitha omolwa uushintwe mboka wayooloka.

Omahala gomatalelepo. Kehe oshilongo oshina omahala gasho ngoka haga hili aatalelipo. Omahala muka hamu adhika iimeno ya yooloka . Omahala moka hamu adhika woo iinamwenyo ya yooloka. Iinamwenyo otunamo ookahenge ,ookahenge mwene gwokuti oshinamwenyo shoka oshinene hashi hili aatalelipo oyendji .

Oondjuhwa, ano tatu popi kahadhagumbo yemwene, oondjuhwa ohadhitekulwa kaanafalama ya yoolokathana nelalakano ohadhi munwa opo dhitupe omayi dho dhitupe onyama woo, ohadhi vulu okulandithwa opo dhi ete iiyemo.

Okuti ano tatu popi ehala lyoka Lili kokule nomagumbo, ehala lyoka lyili kokule noondoolopa, mehala mukaohamu a dhika iimeno iile, mehala muka ohamu a dhika woo iinamwenyo yayooloka mbyoka hayi li omafo, niinamwenyo yimwe ohayi li woo iinamwenyo iikwawo opo yi vule okuya komeho.

Ehala lyokuvululukila, lya yela nawa nolya silwa oshipwiyu, lyo oli na omutalelo omwaanawa. Olya nuninwa kehe omuntu ngoka a hala okuvululukwa po nenge a hala okulya iikulya a manguluka, yo yi kuululuke nawa.

Iiyenditho, otuna iiyenditho yayooloka. Iiyenditho mbyono kehe osheenditho oshina iilonga yasho. Iilongo yiiyenditho ongaashi ne opuna iiyenditho yimwe yalongwa nenge tutye yanuninwa ashike oku fala aantu , aatalelipo komahala gayooloka. Otuna iiyenditho mbyoka yokufala aantu okuza kondoolopa yimwe nokondoolopa onkwawo.

Nge tatu popi ombuga ehala ndoka lyaana aantu, ehala lyaana omitsali. Ehala ndoka oto adhamo uumeno tawu ihakwa, ano tutye uumeno uushona mboka wanuniwa, ano wa shitilwa mevi ndoka okukala hawu vulu okukala wuna omwenyo. Hamu adhikwa wo uunamwenyo uushona mbono wanuninwa ashike mehala ndoka.

Iingulu oyo itekulwa namwenyo. Oha yi tekulwa kaanafalama ya yooloka noyena omalakano ga yooloka. Iingulu oha yi tupe omawunawa ogendji ongaashi: onyama ndjoka ha yi landithwa opo tu vulu okwiimonena mo iisipo.

Ohi, ohi oyo oshinamwenyo shoka hashi kala momeya, ohi ohayi munwa wo kaanafalama mboka yena ontseyo nankene hadhi tekulwa, oohi ohadhi pewa iikulya, oohi ohadhi kala mehala lya yela nawa dho odhina uundjolowele tadhi landwa kukehe gumwe ngoka eli momudhingoloko avule okulya noku kala a pamuka nawa.

Kehe omunafaalama atokola okukala tamunu oohii, ohakala ena ethimbo kutya oohi dhe ohadhipewa iikulya ethimbo peni, oohi dhino ohadhi pewa iikulya opo dhikoke dhodhivule okuvala yo dhiningemo odhindji. Omunafaalama avule okumonamo iiyemo ngetalanditha nge dhaadha okulandithwa.

Iimeno yoye opo yi kale ya mena nawa oya pumbwa esiloshipwiyu. Ano tatu popi kutya iikunomwa yoye ngele owa hala yi kale tayi koko tayi endelele, yi na iiyimati yi na ongushu, oya pumwa okutekelwa omeya. Ohatu tekele iimeno yetu sha yooloka nopamithika dha yooloka wo.

Omeya tatu popi omathanga fuma, omathanga fuma ogo gamwe gomwambyoka yishitwa yopaushitwe omeya ohaga kala omafuma, omeya ohaga kala oohi niimeno mbyoka hayi kala kohi yomeya opo oohi nomafuma yi vule oku hupa.

Ondjamba. Ano tatupopi kahenge yemwene . Kahenge oshinano hashi kala mokuti . Oshinamwenyo shino oshi ikalekelwa mokuti oshoka oshanika oshiponga kaantu . Sha tonatelwa nelalakano opo kashi kayonagulepo aantu nenge shi ehamithe aantu

Omunafaalama kehe oha hogolola kutya okwa hala okukala takunu iimeno yini. Otuna iimeno mbyoka iipu okukala tayi silwa oshimpwiyu. Otuna iimeno mbyoka hayi pula oshimaliwa oshindji, opo wukale toshi sile oshimpwiyu. Ano opo shi vule okutulako shikupe iiyemo iiwanawa.

Ehala lyondundu, kehala hoka kuna oondundu ohaku kala kuna uunamwenyo uushona mboka wa nuninwa nohawu vulu oku kala mehala muka inawu mona oshiponga. Ano uunamwenyo mbono owa gamenwa, ohaku kala kuna iikogo. Iikogo ohayi kala ya sikila etango nelalakano opo uunamwenyo mbu yu limo yuli kohi yomamanya wu kale wuli megameno ka wu se komitenya.

Ombuga ehala ndino ehala lina oondundu lina evi ihaali kwata iimeno. Mehala muka kamuna nande omatsali mo ihamu adhika nande omuntu. Mehala muno ohamuya ashike aatalelipo ano aantu mboka yeya ya hala noku kala ya mona kutya evi ndino olya tya ngiini ohayeya oku talelapo nokuli tala nokuli konakona woo.

Omeya, omeya ogo gamwe gasimana. Omeya ohatu galongitha iilonga yayooloka ongaashi nee, okuyoga iikutu yetu, oku tekela iimeno yetu, ohaga nuwa woo kiimuna yetu. Omeya ohaga nuwa tuu nokaantu, omeya ano tatu popi omathangafuma gogene.

Ondjushwa oyo oshitekulwanamweyo hashi tekulwa kaanafalama ya yooloka. Ope na aanafalama mboka haya tekula oondjushwa opo dhi ya pe omawi. Ope na oondjushwa dhimwe hadhi tekulwa dhi tu pe omayi nonyama, ano kaazagumbo ye mwene.

Opena oohi dhi ili nodhi ili. Otatu vulu okumona oohi momafuta. Oohi momafuta omeya gomefuta ogena oshimongwa. Opena oohi dhoka hadhi monika momeya kaagena oshimongwa. Ano momeya kaagena uululu washa, oohi dhono ohadhi kala dha yooloka, na kapena nande ohi tayi vulu okuya momeya, kaa yishi moka ya shitilwa.

Oohi iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya . Otuna Aanafaalama oyendji mboka yena ontseyo yankene oohi hadhi kalwa nadho nankene yena okudhi tekula. Oohi ohadhi kala mehala lyayela , dhili mehala hadhi pewa kiikulya, dhivule okuvala dhininge odhindji.

Iimeno, aanafalama oyendji oya ta lako kutya oku kala yasila oshimpwiyu iimeno, ano oku kala ya ko keka iimeno yawo nawa ohashi eta opo iimeno yawo yi tu leko nawa, yi tuleko iikulya yina uundjolowele, yi tuleko iikulya mbyoka taya vulu oku landitha. Ano tatu popi iiyimati niikwamboga mbyoka yina uundjolowele, mbyoka ta yihi li wo aalandi opo ya kale taya landa nawa yo oyena omukumo.

Okusila oohi oshimpwiyu, ano okutekula oohi. Oohi ohadhi tekulwa, opo dhi kale dhi na uundjolowele. Okudhi landela iikulya, opo dhi vale nawa dho dhi tane. Oku opaleka wo pehala mpoka dhi li.

Otuna omahala ngoka omawaanawa, omahala nhoka gena omamanya, omahala ngoka haga kala gena oondundu dhashitwa nawa, oondundu dhina uumeno wamena nawa. Ano omahala nhoka ohaga nana aatalelipo, taya eta woo iiyemo moshilongo ano tutye iisipo yagwana moshilongo opo aantu yiikwathe woo.

Kehe omunafalama okuna mpoka ha tula omeya ge. Omeya ohaga nuninwa okutekela iimeno nenge opo iimuna yi vule okunwa wo. Opena oshinima shimwe shoka hashi ningitha omeya ga kale ga kaka, ano momeya ngele omwayi uuzigo wontumba omeya ohaga vulu ga kale ga nigila, ano ga kaka ihaga vulu okulongithwa, na ohaya tala nee nkene yena okuga opaleka ga vule okulongithwa.

Omunafaalama kehe oha landa iikulya mbyoka ya pumbiwa koohi ndhoka ta tekula, ngaashi naana tushishi kutya kehe moshilongo omuna oohi dha yooloka, omunafaalama oha kongo oohi ndhoka ta vulu okutekula nenge okumuna.

Ohi ohayi kala momeya. Ohi ohayi kwatwa niishongo noshowo oonete , ano ohi ohayi liwa komihoko dha yooloka moshilongo shetu. Ohayi kuthwa omandjandja ngono haga adhika mepunda , ngono ihaga liwa nohaga ekelwahi opo ohi yikale yayela yoyivule okuliwa.

Otuna omahala gowina ngoka ganuninwa ashikee aantu yolweendo. Twahala kutya aatalelipo mboka taya talelepo omahala gayooloka. Otuna omahala ngoka haga kala gena uupundi hapu kala wo pena uundhalate wokuyotha onyama opo aantu yavule oku lya yamone oonkondo dhoku tsikila ondjila yawo.

Owe shi tseya tuu kutya otashi vulika omunafaalama a adhike komashongo? Omashongo ngano ongaashi, iimeno ya adhika kuupuka, iimeno ya adhika komikithi dha yooloka shi ikwatelela kutya ethimbo lyomumvo oli li ngiini. Ohapu ya nduno aantu, mboka ye li kuunamapya nuuniimuna, opo ye ye ya tale kutya oshike naanaa hashi etitha noya shange wo kutya osheetithi niimeno kutya oyi li monkalo yi li ngiini.

Ongombe oyo oshitekulwanamwenyo shoka hashi tekulwa kaanafaalama yayooloka. Otuna oongombe ndhoka hadhi vulu okudhipa omahini . Otuna oongombe ndhoka hadhi vulu okutupa omahini. Ohayi vulu wo okutupa oombanza, ano oombanza ndhoka ohadhi longithwa opo dhiningwe oonguwo, aantu yavule okuzala.

Miilongo ya putuka aantu ohaya longitha omashina okukala taya tala nkene iimeno tayi koko aantu ihaya kambadhala we oku ya yaka shange kutya oshike tashi eta iimeno yawo yasa ashike oyena omashina ngoka haga tala iimeno, iimeno ngele oyina uundjolowele nge iimeno mbino ohayi vulu nga okuliwa kaanyu ayehe muuyuni.

Kehe omunaafalama oha hogolola shoka ahala okukuna ano otuna iimeno mbyoka hayi tulako iiyimati otuna wo iikwamboga yoo mpano aanafalama oyendji ohaya kambadhala okukuna iikwamboga oshoka iikwamboga ohayi endelele okutula ko yo iiyimati ohayi pi mbala yo ohayi vulu okulandithwa.

Ondoolopa, ondoolopa ohayi kala yina omatungo. Omatungo taga hokitha ,uumeno wa tulwapo opo wu hile kehe gumwe ngoka te endepo. Uumeno tawu monika nawa, omatunga ga tungwa nawa, oopate dha yela dha silwa oshipwiyu.

Aanafaalama oyendji omanga inaaya konga ehala lyokutsika iimeno ye, ohaya kongo evi ndyoka hali owapalele iimeno, opo nee ha vulu okutsika iimeno ye , oku fula oshilambo oshile nawa, oku gwe dha po woo uuhoho mboka wa pumbiwa po opo a vule okutsika woo oshimeno shi vule oku tulako iiyimati yili nawa, yi vule oku liwa kaantu ayehe nawa.

Otuna iiti ya yalekwa nawa. Iiti hayi yalekwa nawa ya ningwa kaantu aanongo. Nelalakano opo aantu ya vule okupita. Ya taaguluke mpoka itaapu vulu oku pitwa. Ano pena omeya omale go oha ga kala gena oonkondo odhindji. Oonkondo otwa hala okutya taga endelele taga vulu oku faalela omuntu.

Omunafaalama kehe oha kala tahogolola kutya okwa hala okukuna iimeno yini ano ndi yelithe nawa opena iimeno mbyono hayi tuluka ko iiyimati opena woo mbyono hayi tupe iikwamboga ano aafalama ohaa hogolola iikwamboga oshoka iikwamboga ohayi endelele okukoka yo ohayi endelele okupya opo yi vule okutewa.

Owe shitseya tuu kutya aanafaalama oyendji oha ya kunu iinima yawo pethimbo lyomvula, nelalakano opo ya kambadhale oku yanda iinima ka yiise komutenya. Iimeno ongashi omapungu, iilya, niikunwamo mbyoka ha yi adhika kaanafaalamo oyo tuu mboka.

Omunafaalama nguka ota pe oondjuhwa iikulya. Iikulya ohayi eta oondjuhwa opo dhi vale omayi ogendji . Ohadhi eta oondjuhwa opo dhi vale uuyuhwena owundji ano okutendula uuyuhwena owundji nawa wo tawu eta iiyemo ya gwana nawa.

Aanafaalama oyendji oyena iimeno yayooloka, noyena kutya oyena ontseyo yini . Opuna yamwe yena ontseyo miimeno ngaashi mbyoka hayi tulako iiyimati, omanga yamwe yena ontseyo miimeno mbyoka hayi tulako iikwamboga owala , ano kehe gumwe nontseyo ye naashoka ena okukala akuna.

Oongombe, ano tatu popi ookwandambi, ookwandambi ohadhi tu pe omahikwa, momahikwa moka ohamu zi omagadhi goongombe ngoko hatu vulu okugwaya komalutu getu tu kale tatu monika nawa. Ohadhi tu pe woo onyama, onyama ohatu yili, onyama oyina uundjolowele, onyama ohayi vulu oku landithwa woo.

Oongombe ano tatu popi oonkwandambi. Oongombe odho dhimwe dhomiinamweyo mbyoka ya simana . Oongombe ohadhi tu pe omahini. Ohadhi tu pe wo onyama niikafa mbyoka hayi zalwa komithigululwakalo dha yooloka, dhi keelele kuutalala nokukala wo dha sikile omalutu dhago.

Oongombe, oongombe tatupopi oonkwandambi, oongombe hadhi tupe omahini, oongombe hadhi tupe onyama, oongombe hadhi tupe woo oshipaa opo tukale tuna iizalomwa yetu yili nawa. Oongombe hadhikala dhili kaanafaalama mboka haasile iimuna oshimpwiyu. Hadhilandelwa iikulya opo dhikale dhakuta nawa.

Otuna omahala gayooloka. Omahala ngono ogena uunshitwe wayooloka wo. Opuna omahala ngoka ga tetwapo ashike komamanya. Omahala gena oondundu, omahala ngoka itaaga vulu okukala omatsali gaantu.

Oshilongo kehe nuunshitwe washo . Oshilongo kehe ohashi nana aatalelipo shiikwatelela komaunshitwe ngoka gayooloka. Omaushitwe ngano ongaashi oondundu, ndhono hadhi nana aatalelipo . Hakiilongo aihe taku adhikwa oondundu. Hakiilongongo aihe haku adhikwa uukwatya shiya naashiyaka.

Oongolo, oyo oshinamwenyo shomokuti. Oshinamwenyo shika ohashi monika nawa, oshinamwenyo hashi kala shayela, oshinamwenyo shina omalwaala gaali, etokele neluudhe. Mokuti ohamu adhika omeya, omeya gayela nawa, omeya gena uundjolowele taga vulu okunuwa koshinamwenyo kehe, mwakwatelwa oongolo.

Otuna aantu oyendji mboka yahala okutameka okumuna oohi nankene ohapu kala puna gumwe gomanafaalama ngoka ena owino yoomvula odhindji. Oha lombwele aanafaalama ooyakwawo nkene yena okukwata nawa oohi, nkene oohi dhina okukala dhakoka nodha silwa oshimpwiyu.

Okudhinda omeya. Omeya ngele taga zi mehala inaaga yela, ohaga vulu okudhindwa , hatulongitha oonete nelalakano ngele taga pitile mo monete, iiyekelwashi ayihe ohayi vulu okukala monete. Nonando inaga uthwa okunuwa, ohaga tsikile nokwoopalekwa momikalo dha yooloka, dha landulako.

Otuna aanafalama yena owino yankene yena okutekula oohi, aanafalama mbano ohaya kala yena ontseyo ya gwana. Ohaya kala yena uunongo owundji nkene yena okutekula oohi nankene yena oku dhipa iikulya, iikulya mbyoka ya pumbiwa kohi kehe yena moshikunino shawo. Oohi ndhino ohadhi landithwa nelalakano, opo ya monemo iiyemo.

Onduli Onduli oyo oshinamwenyo hashi adhika mokuti. Onduli oyina othingo onde. Othingo ndjika ohayi ningitha oshinamwenyo shika shilye omafo pombanda puule, shi kale oku kala tashivulu oku inyangela, shi kale sha paluka nawa.

Embakumbaku. Otuna omambakumbaku ga yooloka. Omambakumbaku gokupulula, gokuteya, gokukuna, noshowo gokushashamina iimeno omeya. Omambakumbaku ngoka ohaga longitha aanafaalama opo iilonga yikale iipu.

Okuteya, to teya shoka wa ku na. Kehe omunafaalama oha teya shoka a ku na shiikwatelela kutya iimeno ye ohayi pi ethimbo peni. Omunafaalama ngoka ohaka landitha nenge a pulithe wo aakwanezimo lye.

Aanegumbo, oha yulike shoka yalonga yapandula nampongo sho eyapa oonkondo opo ya vule oku kala yalonga nawa iinima yawo, ano tutye iikunomwa yawo yomomapya.

Oweshi tseya tuu kutya aanafaalama yopaife ihaya longitha we omake gawo, ano taya longitha omatemo opo ya longekidhe omapya gawo, ano tutye omavi gawo moka taya vulu oku kuna iikunomwa yawo, aantu paife otaya longitha iilongitho mbyoka haye shi ningitha oshipu ngaashi nee otuna omambakumbaku goku pulula, omambakumbaku gokulima, omambakumbaku goku kuna yo.

Ondunda yokulala. Mondunda yokulala ohamu adhika oosikopa nohamu adhika oombete. Mondunda muka olyo ehala limwe ndyoka omuntu havulu okutula mo iizalomwa ye. Ehala ndyoka omuntu ha vulu oku kala eli mo amanguluka, ta kotha amanguluka nokuuvite ombili yokomwenyo.

Iimeno, owuli onga omunafaalama wa hala oku kala wuna iimeno yoye? Ano iimeno ohayi kunwa muupoto uushona. Uupoto wa longekidhwa nawa, uupoto wa yela. Uupoto wuna evi lyina uuhoho wa gwana. Opo wu vule yi mene nawa yi kale ya koka yo yika kunwe wo, wuka landithe na yakweni yalwe ya vule oku mona mo sha wo.

Kehe ehala olina uushitwe walyo. Opuna omahala ngoka gena omamanya omahala ngoka gena ashike oondundu. Omahala ngoka kaa gena omatsali kakun omalukalwa aantu mpoka yena oku kala, oshoka omahala ngano ogena ashike omamanya ga ningwa po ashike moondundu.

Owu na ondunda yoye yokulala ndee shi kutya mondunda yokulala oto tulamo shike? shokatango land ombete yoya kombete yoye hono tolandeleko iikusinga yoye opo omutse gwoye gu kale hagu vululukwa nawa owuna ondunda yoye yokulala inodhimbwa oku tula mo okamate hoka to vulu okulala ko nenge to thuwa po ngaa ngele wu wete ombunda yoye yaloloka.

Oondjuhwa oyo iitekulwa namwenyo, hayi tekulwa kaanafaalama yaayooloka yo oye na wo omalalakano gayoloka ope na omunafaalama gumwe ahala ashike okutekula oondjuhwa opo dhimuvalele omayi ope na omunaafalama ngoka ahala okutekula oondjuhwa opo dhimupe omayi nonyama woo okulanditha okwa ondjuhwa yina omwenyo nenge okulanditha onyama yondjuhwa atu popi kaanagumbo yomwene.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti. Onduli oyina othingo onde, ndjoka hayi vulu okulya omafo puule ano omafo ngoka ga zi za nawa. Onduli oyina woo omagulu omale, nomagulu ngaka ohage galongitha opo giikeelele kaatondi yawo.

Oondundu, ano tatu popi ehala ndyoka li na uumeno uushona, ehala ndyoka li na uunamwenyo wo uushona. Uunamwenyo nuumeno mbuno, owa shitwa nelalakano wu na iinima ayihe mbyoka hawu vulu opo yi vule okuhupa mehala ndika. Ehala kali na omeya ga gwana, ehala kali na aantu nomagumbo.

Iingulu, iingulu oyo iitekulwanamwenyo, iitekulwanamwenyo mbino ohayi tekulwa kaanafaalama yena omalalakano gayooloka, otuna aanafaalama mboka haya tekula iingulu nelalakano opo yakale yena onyama nenge yavule okulanditha. Opena mboka haya tekula iingulu nelalakano opo yivale yo yalandithe oludhi olwaanawa kaanafaalama ooyakwawo.

Oondjuhwa ano tatu popi ookahadha gumbo. Oondjuhwa ohadhi tekulwa kaanafaalama oyendji moshilongo shetu. Oondjuhwa ohadhi tuzile omauwanawa ogendji ngaashi onyama nenge okulanditha, opo tu mone iisimpo tu ikwathe woo.

Aanafalama mboka ye na ontseyo oye shi kutya kehe eno osha pumbwa shi kale shi li pevi li li ngiini. Oshimeno shono ohashi kala sha tulwa pevi li na uuhoho wa gwana. Ope na iimeno hayi ningilwa oshilambo oshile moka yi na okutsikwa ano moka yi na okukunwa, opo ihe yi vule okukoka. Omanga yimwe ohayi tulwa ashike pevi eshona, ohayi tulwa ashike mokalambo okafupi opo yi koke nawa.

Omunafaalama kehe manga inaa tameka okukuna okwa pumbwa okulongekidha epya lye . Otuna iilongitho yayooloka yankene tuna okukala twa longekidha epya. Iilongitho mbyono ongaashi omambakumbaku. Omambakumbaku ngono ohaga longithwa okupulula noshowoo uulongitho mbono uushona mboka hawu longithwa moofaalama oonene oshowoo oonshona.

Onduli oshinanwenyo shomokuti oshina othingo onde, oshinamwenyo hashi vulu okulya omafo pombanda yomiti sho ohashi nana aatalelipo. Aatalelipo oha yeya koshinamwenyo shika oshoka kashili kiilongo ayihe yomuuyuni.

Iingulu oyo iitekulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafalama ya yooloka, yo oyena wo omalalakano ga yooloka. Iingulu ohayi tupe onyama, onyama ndjoka ohayi vulu oku landithwa ku kehe, nohayi liwa ku kehe gumwe, na oyina undjolowele.